Imikhuhlane akudingeki ukuba ilatshelwe esibhedlela lasemakilinika kuphela .Labo ababona ngezempilakahle beyenelisa ukuba basuke bayokuba ngamaqembu endaweni ezitshiyeneyo beselapha abantu ngaphandle kwesibhedlela Lokhu kwenza ukuba ukwelapha kube lula njalo abantu benelise ukufinyelela ezempilakahle eduze.

Amanzi ayinxenye yempilo eqakathekileyo. Ingakho kufanele ukuba abantu bathole amanzi ahlanzekileyo njalo kumele kube lendawo ezihlanzekileyo ezokungcinela amanzi ukuze bengatholi imikhuhlane elekwenza lamanzi.

Phakathi kwesikhathi kuqakathekile ukuba abantu bahambe bayohlolwa ngodokotela ukuze behlale bekwazi lokhu okuyikho okubabulalayo njalo bethole ukungcediswa kusase masinya ukwenzela ukuba leyo mkhuhlani ingamemetheki njalo ifike ibanga lokuthi iyabe ingaselapheki.

Kukhona imikhuhlane eyehlukeneyo ebuya ngokungahlanzeki ingakho kuqakathekile ukuba abantu bafundiswe ngokuhlanzeka langokuqakathela kokuhlanzeka kwezempilakahle lokhu kuya ncedisa ukuthi abantu baziphathe kahle bahlale endaweni ehlanzekileyo babuye bazigcine ukuze benqabele eminye imikhuhlane

Kubalulekile ukuba abantu bazivikele. Bengaba ngabasebenza ezibhedlela, ababona ngezempilakahle, kumbe abasemakhaya. Abelaphayo, besemakhaya. Bencedisa labo abangezwa kahle. Kubalulekile ukuba bagqoke izigqoko ezibavikela ukuba bengabilawo lowomkhuhlane, njalo bangawuthathi. Bawumemethekise, uye kwabanye.

Kulabo abasebenza kwezempilakahle kubalulekile ukuthi bezivikele labo kuyoleyomikhuhlane ukuze bengawutholi lowomkhuhlane. Kumele bagqoke izigqoko ezibavikelayo ekubeni bangahlangani njalo bangabambani layo leyo mkhuhlane ukuze bengasali sebewugula lowomkhuhlane

imikhuhlane imemetheka ngendlela ezitshiyeneyo ingakho kuqakathekile ukuba kwezempilakahle kutholakale labo abenelisa ukuncedisa lokumisa ukumemetheka kwemikhuhlane njalo babuye lencazelo lezinto ezingancedisa ukumisa ukuba leyo mikhuhlane ngamemetheki

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kubelogatsha olukhangela ngokumemetheka kwezifo, njalo labo bantu yibo abakhangela imbamgela yezifo ezithile baphinde bakhangele ukuphasalala lezifo eziqhamuka zizinengi babuye balungisise.

Ekuncediseni labo abaphathekileyo kuqakathekile ukuba labo ababona ngezempilakahle njalo abasebenza ezindaweni ezingabe zilokwenza yezempilakahle bagqoke isigqoko ezikavikelayo uba labo bengayitholi imkhuhlane. Njalo lokhu kuyancedisa ukuba amathuba okuthi lowo mkhuhlane umemetheke ehle.

Ukuhlanzeka kuyinto enhle njalo kuyaxwayiswa ukuba lowo lalowo ahlale ehlanzekileyo lalapho ezenza izinto ezitshiyeneyo kube sendaweni ehlanzekileyo ukuhlanzeka kuyancedisa ukumisa kumbe ukukhangela kuphinde kuyehlise ukumemetheka kweminye imkhuhlane engahlasela.

Kuqakathekile ukuba amanzi awokunatha ahlale esendaweni ezihlanzekileyo njalo indawo ezivalekileyo. Lokhu kuyancedisa ukuba kungabikhona imikhuhlane ethelelwana ngamanzi ukuba ingamemetheki njengoba abantu benatha amanzi.

Kukhona njalo ingatsha ezibona ngezempilakahle umhlaba wonke jikelele. Lezo zingatsha ziyancedisa ukuba abantu abasuka endaweni ezitshiyeneyo bethole usizo elufanayo kungela bandlululo.

Abantwana abasafunda ezingeni lemfundu eliphansi kuqakathekile ukuba banikwe amanzi ahlanzekileyo, lokho kuyabancedisa ukuba bengaguli imikhuhlane engabe ibangelwa yikunatha amanzi angcolileyo.

Ukuhlanganisa imibono etshiyeneyo, kwenza ukuba imikhuhlane lezifo ezitshiyeneyo zilapheke ngendlela ezitshiyeneyo, lokhu kwenza ukuba ukwelapha kwabantu kubemasinya njalo kulethe impumela enhle.

Abasebenza endaweni zokwelapha umhlaba wonke jikelele baxhumene. Lokhu kuyanceda ukuba loba umuntu engaphi emhlabeni uyenelisa ukuba elatshwe ngendlela eqondileyo njalo elatshwe engela kuthi ungubani kungela lobandlululo lokwelapha.

Ukufika ezindaweni ezingabe zinjengesibhedlela lama clinika kumele kufinyelwe ngumuntu wonke ukuba lo lalo ofihlayo ukuyakhona kumele ahambe njalo engabhadali intengo engabe ithe, lokhu kuyancedisa ukuba laba abadinga usizo besindiswe njalo bethole ukuphila kusaselesikhathi

Lapho abantu ababuthana khona kubalulekile ukuba bakhulume njalo ngezinto ezilokwenza ngempilakahle. Lokhu kuyathuthukisa amacebo njalo abantu abatshiyeneyo bayabuya lamacebo atshiyeneyo angancedisa ekwelapheni imikhuhlane ethile.

Ukutholakala kwamanzi endaweni ezingahlanzekanga sekubangele ukuba abantu bebe lemikhuhlane etshiyeneyo ebangelwa yikuthola amanzi endaweni ezingaqondanga yingakho kuqakathekile ukuba ababona ngezempilakahle bafundise abantu ngokuqakatheka kokuba bathole amanzi endaweni ezihlanzekileyo kumbe bakhe njalo balungise indawo ezihlanzekileyo abangazuza khona amanzi

Ingatsha ezebona ngezempilakahle kumele ziqinise ukuba umuntu uyenelisa ukuthola usizo lapho ayabe ekhona. Lokhu kuyancedisa ukuba umuntu azizwe ekhululekile ukuqonda noma ngaphi ukuyathola usizo. Engesabi ukuba lapho ayakhona bazafika bengamncedisi kodwa uhamba elethemba lokuba lapho akhona uyakunceda njalo uyancedwa kuseselesikhathi.

Kuqakathekile ukuba abantu ababona ngezeganja mayelana lezempila kahle njolo ngokufundisa kwabantwana babambane ukwezela ukuba abantwana bathole usizo njalo bancedakale kweze mpila kahle basizwe ekwelapheni imikhuhlane engabe bekhangelane layo

Ukufinyelelwa kwezokunakakelwa kwabantu, kucaza ukuthi umuntu kumele athole usizo lwezemphilakahle noma engaphi njalo ekuyiphi indawo, kumele anelise ukuba athole usizo olufanayo umhlaba wonke jikelele.

Ababona ngezempilakahle bakhona indawo yonke jikelele. Laba bayancedisa ukwelapha abangezwa kahle baphinde njalo beyefundela ukwelapha eminye imikhuhlane engabe ihlupha ilizwe lonke jikelele. Bengafundela elizweni kumbe bengaphuma beyofundela kweyinye indawo ukuze benelise ukuphenduka bezonceda abaseleyo.

Ukuncedakala kwezempilakahle kumele kutholakale indawo yonke jikelele. Lokho kwenza ukuba umuntu enelise ukuthola uncedo lapha ayabe ekhona noma ungaphi komhlaba enelise ukuthola uncedo njalo eluthola ngentengo noma ngendleko eziqondileyo.

Ukutholaka kwezokunakekelwa kwezempilo kuchaza ukuthi bonke abantu kungelani ngendawo , imali kumbe isimo sabo bayakwazi ukufinyelela ezibhedlela lezikhungweni zempilo ukuze bathole ukwelatshwa njalo kwehlisa ukusabalala kwezifo emphakathini , kubuye kuthuthukise impilo zabantu

ababona ngezempilakahle umhlaba wonke jikelele bayahlanganela ndawonye ukuba bakhulume njalo baxoxisane ngokuba benganqabela njani eminye imkhuhlane bebuya lamace atshiyeneyo ukuthuthukisa ezempilakahle

Kwezempilakahle kulengatsha ezitshiyeneyo ezibona ngezempilakahle langokufunda kwabantwana. Ingatsha lezi ziyancedisa abantwana labanye abasakhulayo benelise ukuthola imfundo njalo benelise lokulatshwa ngendlela eqeqeshileyo ukuze labo bebelekusasa elihle.

Impilakahle yengqondo ayilani leminyaka. Kuqakathekile ukuba abantu beminyaka yonke bathole usizo olufaneleyo okubancedisa ukuba baphile kuhle engqondweni njalo babuye bacabange ngokujulileyo ngempilo yabo. Lokho kuyabancedisa ukuba baphile impilo enhle njalo impilo ende.

Ukukhululeka kwengqondo kwenza umuntu ahlale ethokozile njalo ejabulile ingakho kuqakathekile ukuba kwenziwe imkhankaso yabantu ukuba bafundise ukuba bengaziphatha njani ukuze impilo yabo yengqondo ingaphambaniseki njalo bephile impilo elokujabula.

Impilakahle yengqondo yabantwana iqakathekile ngakho kuqakathekile ukuba kuqiniseke ukuba abantwana baphile njalo bathole usizo olufaneleyo mayelana lokuphila kwabo kwenqondo ukuze bathole ukukhula bekhululekile enqondweni.

Obunye ubuhlungu abantu ababuzwa enyameni kodwa umuntu uyakwanisa ukuba ezwe ubuhlungu enhlizweni. Lokhu kuqakathekile njalo kuyasiza ukuba umuntu athole impilakahle eyengqondo enhle njalo enelise ukuba uma kukhona ulutho olumhluphayo njalo esizwa ngaphakathi kwakhe enelise ukutshela abanye ukuze ancediseke abuye abuyele ekuphileni impilo yakhe yansuku zonke.

Umuntu obonakalayo ukuba akaphilanga kahle engqondweni. Kuqakathekile ukuba abezempilakahle lomphakathi basebenzisane ukuze lowo muntu athole usizo njalo abuye impilo yakhe ibuyele ekubeni wayenjani engakabi lomkhuhlane.

Ukufundiswa ngezempilakahle zengqondo kuyinto enhle. Lokhu kuyavikela ukuba abantu bangaphambaniseki engqondweni, njalo uma bephilile engqondweni bayenelisa ukuba baphile labanye abantu kungelalutho oluphambanisekayo.

Impilo elokwenza lempilakahle yezengqondo iqakathekile njalo ayitholakali esibhedlela kuphela iloba ngubani ofundisiweyo ngendlela eqondileyo uyenelisa ukuncedisa labo ababe bengaphathekanga kahle abanikeze usizo lokuba baphile babuye babuyele empilweni yabo ade bejayele ukuyiphila.

Kwabezempilakahle njalo kuqakathekile ukuba kutholakale laba abancedisa ngezempilakahle yengqondo yomuntu. Kubalulekile ukuba uma ingqondo yomuntu ihlalisekile uyathola ukuphumula lokuthula ingakho ke kuqakathekile ukuthi abezempilakahle babone ukuba bayanikeza abantu njalo bafundise abantu okumele bancedise ekunikeni abanye ukuthula kwengqondo.

Impilakahle yengqondo yabantwana labasakhulayo ibalulekile njalo kufanele ukuba kubelengaja ezibona ukuba ziyafundisa abantwana labasakhulayo ukuba bangazphatha njani ukuze bahlale bekhululekile engqondweni njalo babuye bazivikele ezintweni ezingafuna ukubaphambanisa.

isimo sokucabanga njalo imizwa kanye lendlela umuntu abhekana ngayo lempilo insuku zonke kuqakathekile ngoba kuyenza umuntu acabange kahle njalo enze izinqumo ezifaneleyo, kuyanceda ekwakheni ubudlelwane obuhle labanye abantu njalo kuqinisekisa ukuthi umuntu uphila impilo elinganisekileyo.

Ukufundisana kwezempilo yengqondo langokuthula komuntu kuyinto eqakathekileyo njalo kuyinto okumele ababona ngemikhuhlane bayiqakathekise ukuze umuntu lomuntu athole ukwesekwa loncedo uma ngabe ezizwa engaphilanga kahle emoyeni

Impilakahle ayiqaleli ekunatheni imithi lasekwelapheni inyama kodwa njalo kuqakathekile ukubana abantu baphile kahle engqondweni njalo baphinde baphile kahle enhlizweni yabo ukuze impilo yabo ibende njalo bebelokuthula ngaphakathi kwabo.

Indawo zokwelaphela abantu kumele zibe zindawo ezinhle ezibukekayo lokhu kwenza ukuba lalabo ababuya bezokwelatshwa bathembe ukuba bayathola ukwelatshwa okuqondileyo ngoba lapho abayelatshelwa khona kubukeka njalo kufikeka.

Labo abasebenza endaweni zokwelapha kumele basebenze belokuzinikela njalo beleqiniso. Lokhu kuyayenza ukuba labo abancediswayo labelatshwayo beze bekhululekile njalo bezizwe beyamukelekile bencediswa ngothando.

Indawo zokwelaphela ezingabe zinjengemakilinika azisizi kuphela ukwelapha abantu kodwa ziyindawo lapho abantu abathola khona usekelo njalo besiyabuza okuthile lokutshiyeneyo kubancedisa ukuba impilo ibenhle.

Indawo zokwelapha zivame ukuba zigcwale labo abaphathekileyo ingakho kwenza odokotela becine becine beselapha abantu ngeskhathi esingayisiso njalo bengasenelisi ukubalapha bonke ingakho kufanele ukuba labo abasebenza kwezempilakahle bebelamanye amaqembu aphuma esiya ebantwini esiyabelapha ukuze bethole usizo eduze njalo kwehlise inani labantu ababuya esibhedlela

Indawo zokwelaphela kumele zibe lamaphepha noma amabhakane atshengisela ukuba bavunyeziwe nguhulumende wakuleyondawo ukuba basebenzisa lezozindawo njengendawo zokwelaphela abantu lokusiza abaphathekileyo.

Endaweni zokwelapha kuqakathekile ukuba kube lamabhakane akhomba ingatsha ezitshiyeneyo ezokwenza lokwelapha abantu kuyo leyondawo, lokhu kuyancedisa ukuba umuntu ma esizwa lokho okuyikho okumhluphayo ahle aqonde lapho okumele ayekwelatshwa khona engatshoni ebhoda edinga ukuba angelatshwa ngaphi

Indawo zokwelaphela abantu kumele zibesendaweni lapho ezifinyeleka khona ukwenzela ukubana yilo lalowo ongezwa kahle uyenelisa ukubana afike khona njalo athole uncedo aludingayo ngokuphangisa njalo kumele kube zindawo ezakhiweyo okuhle okuba lowo obuyayo uyazizwa ukubana laye ubuye endaweni lapho angathola khona usizo.

indawo zokwelaphela kumele zibe seduze ukuba lowo lalowo ophathekileyo uyenelisa ukufinyelela angazange ahambe amabanga amade lokhu kusenzelwa ukuba bathole ukuncediswa endaweni eseduze njalo bethole ukusizwa kusase masinya

Ukutholakala kwendawo ezinjengamakilinika lemtholampilo kuyanceda esigabeni ngoba kuyancedisa ukuba labo abasebenza kwezempilakahle benelise ukubona kusaselesikhathi ukuba lowu obuyileyo ubulawa yini njalo kungasetshenziswani ukuba ancedakale athole ukuphila.

Abantu abasebenza kwezempilakahle okungabangasezibhedlela kumbe emakilinika kumele kubengabantu abazimiseleyo ukusebenza ukwenzela ukuba bancedise abantu ngolwazi langesineke njalo bengadinwa

Ukufundisa kwezempilakahle kubalulekile njalo izibhedlela kumele zinikeze abantu amathuba okuba babuye bafundiswe ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo lokuba leyo mikhuhlane ingelatshwa njani ibuye njalo ivikelwe njani ekubeni imemetheke.

Ezibhedlela njalo kumele babone ukubabayafundisa abantu ngemithi yesintu. Lokhu kuyabancedisa njalo ukuba batshele abantu babelolwazi ukuthi imithi yesintu inceda ngani njalo ibalululeke ngani esigabeni.

Abantu bayafundiswa ukuba bahlale bevakatshela ezibhedlela besiyafundiswa kungadingakali ukuba bayagula noma bephathekile kodwa ukuba bahlale besazi ngezempilakahle yabo njalo lokuba uma belemkhuhlane ethile ingancediswa ukwelapheka njani.

Imfundo ephathelane lokwezempilakahle kuqakathekile ukuthi ifundiswe endaweni engaba njengezikolo kumbe lapho okuhlanganela khona abantu. Lokhu kuqakathekile ngoba abantu bayahlala besazi imithetho ephathelane lokwelatshwa lokwelapha njalo lokusetshenziswa kwemithi etshiyeneyo.

Labo abasebenza ezibhedlela bayasebenzisana njalo bayabonisana ukuba bengelapha njani imikhuhlane ethile. Ukuncedisana kwabo kwenza ukuba lowo olatshwayo lalowo ophathekileyo asizakale ngokuphangisa.

Ukufundisa ngezempilakahle kuqakathekile ngoba kuyancedisa ilowo lalowo ukuthi enelise ukuthatha izinqumo ezithile ezingabangela ukuba benelise ukuzinakekela njalo babuye bencediswe langabezempilakahle ukuthi bangamisa njani ukumemetheka kweminye imikhuhlane.

Ukufundiswa ngokwezempilakahle kuyinto eqakathekileyo njalo kuyancedisa ukuba abantu benelise ukuzilapha besemakhaya abo bengatshoni behamba imango emide besiyakwelatshwa ezibhedlela lokhu njalo kuyehlisa inani labantu ababakhona ezibhedlela kusenza ukuba izibhedlela zingaminyani.

Abantu kumele bafundiswe indlela zokuncedisa abantu abaphathekileyo njalo kumele bahlale belolwazi oluthile olokwelapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo eyabantu ababuyayo bengaphathekanga emzimbeni.

Ukufundiswa ngezempilakahle kuyinto eqakathekileyo njalo kumele labo abafundisayo ngezempilakahle bafundise okuzwisisekayo ukuze lowo lalowo olalelayo enelise ukuthola uncedo njalo aphinde abe lolwazi lokuba angahlangana njalo aphinde aphathe njani uhlupho ayabe ehlangane lalo phambili empilweni.

Ukufundiswa kwezempilakahle endaweni ezitshiyeneyo kuyadingakala ngoba kuyanceda ukuba abantu beyenelise ukuzilapha bona njalo babuye beyenelise lokuncedisa abanye abangayenelisiyo ukuzenzela. Ibalulekile njalo imfundo yezempilakahle ngoba iyancedisa lokuthuthukisa ilizwe kwelakusasa.

Ukuxhwayiswa ngabalolwazi kwezempilakahle labafundileyo kuyancedisa ukuba lowo lalowo abekwazi ukuba imikhuhlane ethile bengayiphatha njani njalo baphinde bayibambe njani nxa kungaba kuyikuthi ibayehlele kumbe yehlele lapha abaphila khona.

Imikhankaso mayelana lemithetho yezempilakahle iqakathekile ngoba iyaletha ukubambana phakathi komphakathi lalabo ababona ngezempilakahle, ukuba balethe ukuthula njalo babuye babonisane ukuba imikhuhlane ethile kumbe inkinga ezivukayo mayelana lezempilakahle singaqhutshwa ziphathwe kanjani.

Ukwenza imikhankaso ephathelane lemithetho yokwelapha sekuncedile ukuba labodokotela abasezibhedlela bafunde indlela ezintsha ezokwelapha abantu njalo lokuba bengancedisa njani abaphathekileyo ukuze babancedise okuqondileyo

Ukuxwayisa abantu mayelana lemvukuzane kuyinto eqakathekileyo ngoba iyanceda ukwelapha labo abahlaselwa yimvukuzane. Ibuye ibancedise njalo ukuba baphile belolwazi oluthile ngokuba baphethe njani lesosifo njalo ukuba bangaphila impilo ende belaso.

Ukuxhwayisa abantu ngemithetho emayelana lezempilakahle kuyabancedisa ukuba babe lolwazi oluthile. Ngokuba amalungelo abo okwelatshwa Ami njani ,njalo kuyancedisa ukuba Abantu bathole ukwelatshwa ngendlela efaneleyo.

Imithetho yezempilakahle ilezigaba ezitshiyeneyo yingakho kuqakathakile ukuthi abantu baziswe njalo bafundiswe ngazo lezo zigaba kwenzela ukuba uma bencediswe njalo bencedisana bengazilandela lezo zigaba bayathola ukusindiswa njalo babuye bancediswe ngokuqondileyo

Ukuba kwazi. lokuqapheka izimiso ezidingakalayo, kwezempilakahle. Kuyinto enhle njalo kuyinto eqakathekileyo. Ingakho kufanele ukuba abantu bafundiswe, njalo baphinde baboniswe ukuqakatheka kokuba kwazi, lezizimiso ezifakiweyo. Ukwenzela ukuba benelise labo ukuzisiza bengazange bafinyelele kwezempilakahle.

Ukukhangelisisa lokuxwayisisa kwemikhuhlane etshiyeneyo kungancedisa ukuba abafunda ngezempilakahle benelise ukunceda abanye njalo babuye babone ukuba bengabancedisa njani babuye baphiwe lemithi efanele ukuba baphiwe ukuncedisa abaphathekileyo.

Ukuxayisa abantu bebaxwayisa ngezempilakahle langemithetho elokwenza ngezempilakahle kuyinto eqakathekileyo ngoba kuyancedisa ukuba abantu bazi ma kumele bahambe bayekhangelwa kumbe bahlolisiswe ngezokwenza lempilakahle yabo kuyabanceda njalo ukuba bazi ukuba belatshwa nini njalo beselatshwa ngokunjani.

kuyinto enhle ukuba abantu endaweni ezitshiyetshiyeneyo bebelolwazi lokuba imkhuhlane ethile yelatshwa ngani ukuze ma besiya ezindaweni zokwelatshwa bafike bebekwazi ikuchaza ukuba baphethwe yini njalo kuyini okungancedisa imkhuhlane abahlangana layo

Ukuxwayisa kwezempilakahle kuyinto eqakathekileyo umhlaba wonke jikelele. Kuyancedisa labo abalemikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuba babekwazi lapha abelatshwa khona njalo lokuba belatshelwani .Lokhu kuyabancedisa ukuba bahlale belolwazi njalo lowu mkhuhlane abayabe bekhangelane lawo ungabamisi ukubana benze imisebenzi yabo yange mihla le mihla.

Imikhankaso ebona ngokwezempilakahle iyancedisa ukuba abantu behlale belolwazi ngemithi la ngezempilakahle okumele kusetshenziswe ukuze abantu bazivikele emikhuhlaneni engathi ukumemetheka kuyo leyondawo.

Ukulunga lokuthula kwenza inhliziyo ihlaliseke. Njalo, umuntu olukuthula ngaphakathi kwakhe, uyaphila iskhathi eside njalo uba lempilakahle enhle. Akabi lezifo ezinenginengi ezimbambayo ngoba ulokuthula ngaphakathi kwakhe.

Ukuqakatheka noma ukuqakatthekisa imithetho yezempilakahle kuqakathekile ngoba lokhu kwenza ukuthi labo abelaphayo belaphe bengalabandlululo njalo banikeze umuntu wonke amathuba alingeneyo okubana abelaphe njalo kuyanceda ukuthi imikhuhlane ingamemetheki uma ilandeliwe leyo mithetho ngendlela eqondileyo.

Ukufundisa abantu ngemithetho elokwenza ngezempilakahle kuyinto eqakathekileyo ngoba abantu bayahlala besazi okunengi njalo okubalulekileyo okwezempilakahle, lokuba uma bephathekile bengenza njani ukuze leyo mithetho igcwaliseke njalo isebenze .

Labo abelapha abantu kuqakathekile ukuba baba chasisele ukuba imithi ethile noma imitshina ethile isebenza njani lokhu kuyancedisa ukuba labo abangezwa kahle basizakale njalo babuye bakwanise ukuzisiza sebebodwa .

Izibhedlela kumele zelaphe iloba ngubani lobani. Akumelanga zibandlulule ngoba umuntu esuka endaweni etshiyeneyo njalo uma engela mali eyeneleyo ukuba elatshwe. Ababona ngokwezempilakahle kumele bavumele wonke umuntu odinga usizo ukuba aluthole.

Indawo lapho okwelaphela khona abantu kuvame ukutholakala amabhakane ancedisayo njalo atshengisa ukuba leyondawo ibona ngokwani njalo abafuna uncedo oluthile bayakuyiphi indawo.

Indawo zokwelaphela azelaphi kuphelanoma ukusiza abagulayo ziyancedisa imphakathi ngokubanikeza ukudla okuqondileyo okuyikho okumele kudliwe, lokhukwenza abantu bahlale bethokozile njalo bephila kuhle ngoba besidla ukudla okuqongileyo.

Labo abasenza ezibhedlela abafana labomongikazi labodokotela kumele bagcine kahle imininingwane yezigulani ezibuya lapho. Lokho kuyabancedisa uma sebexwayisisa izigulani. Kuyabancedisa ukuba bengaxabanisi noma ukuxubanisa imikhuhlane bacine sebeselapha abantu abangayisibo.

Omama abalantwana abancinyane kumele bahlale besiya esibhedlela besiyancediswa ngodokotela ukuba bangenza njani ukuba abantwana babo bengahlutshwa yimikhuhlane ehlupha abantwana njalo babuye banikwe Izeluleko zokuba eminye imithi abayiphiwayo bengayisebenzisa njani

Indawo zokwelaphela ziyinsika emphakathini .Ngoba ziyasekela abantu abagulayo .Zibanikeze ithemba lokuba bayakuphila njalo . Zibuye njalo zibe lokwelapha okuthile njalo oluqeqetshileyo .Lokhu kusenza abantu bezizwe bevikelekile njalo besethemba ukuba impilo yabo iyakuba nhle .

Phakathi kwezibhedlela ikhona imininingwane encedisayo abantu ukuze bengalahleki ukuba bayangaphi. Labo abayabe befuna ukuyabona odokotela abathile bayalandela leyo mininingwane etshengisiweyo emabhakanini. Lokhu kuyabancedisa ukuba bengalahleki uma bedinga usizo.

lndawo ezibona ngokwelapha abantu kumele zibe lezitsha eziqondileyo ezokusebenzisa njalo zibe lemitshina lezimota ezithwala izigulane zibasusa kweyinye indawo zibasa kweyinye indawo. Lokho kuyancedisa ukuba ukwelapha umuntu kube masinya njalo abuye athole uncedo masinya.

Izibhedlela lezikhungo zezempilo ziqinisekisa ukuthi abantu bathole ukunakekelwa kwezempilo okufaneleyo ukuze baphile impilo enhle. Zinceda abantu ngokubapha imithi yokwelatshwa zibuye zilaphe ukulimala kanye lezifo eziphuthumayo.

Ezindaweni zokwelaphela kuvame ukutholakala ezinye ingxenye eziphathisayo ekwelapheni lasekusizeni odingakalayo ekwelapha eminye imikhuhlane. Kuvame njalo ukuba labo abaphathisayo bancedise kwesinye isikhathi balethe imitshina engancedisa ukulapha eminye imikhuhlane engabe iluhlupho ukwelapha.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuba kubelamabhakane ancedisa abantu ukuba babone okwelatshwayo kusoleso sibhedlela njalo lokuba ingatsha ezitshiyeneyo ezakuleso sibhedlela zitholakala ngaphi. Lokhu kuyancedisa abantu ukuba bengatshoni bebhoda belahleka bahle baqonde lapho okumele baqonde khona ukuze bayelatshwa.

Endaweni zokulaphela kumele kubelabantu abatshiyeneyo abafundiswayo ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze labo ababuya bengaphathekanga kahle benelise ukuthola uncedo bethole losizo olokuthi benelise ukuphila besiyaphambili.

Ezibhedlela kumele kutholakala abantu abatshiyeneyo okungaba ngamadokotela labomongikazi ababona ngemikhuhlane baphinde. bakhangelisise bakhangelisise ngemikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Lokhu kuyanceda ukuba umuntu lomuntu azi ukuba yena ulwatshwa ngubani njalo owakhe umkhuhlane welatshwa ngemithi enjani.

IZibhedlela ezinkulu lendawo lapho okungatholwa khona impilo kubalulekile ukuba kukhona esigabeni njalo kubeseduze lapho okwenelisa khona ukufinyelela, ukuze labo abelatshwayo, abalimeleyo noma laba abalemikhuhlane engabe idinga ulwazi oluqeqetshileyo noma abezempilakahle abaqeqetshileyo.

Indawo zokwelapha kumele zihlale zihlanzekile. Njalo zivumela labo abazisebenzisayo ukubana basebenzise behleli kahle njalo bengaphathekanga kahle .Lokhu njalo kuyabancedisa ukubana baphangise ukusile njalo baphinde bathole uncedo okuyilo oludingakalayo masinya.

Indawo zokulaphela kumele zihlale zihlanzekile, njalo ziphethwe ngendlela eqondileyo. Ukuze labo ababuya ukuzokwelatshwa bathembe ukuba bayathola uncedo oluqondileyo. lngoba kungendlela usibhedlela esiyabe siphethwe ngayo. Kuyabancedisa njalo ukuthi bazizwe bekhululekile, Lokukhuluma lokho okubahluphayo, ingoba besazi ukuthi bayathola uncedo ngokuphangisa.

Ezibhendlela kukhona ababona ngezempilakahle yabomama abasanda kukhululeka bayabancedisa ngokubatshela ukuba abantwana kumele baphathwe njani babatshele lemithi okumele abantwana banikezwe ukuba bathole impilo enhle njalo bengabulawa yimikhuhlane eminengi

Indawo zokwelaphela kumele zibelendawo lapho abazekwelatshwa abafika baphumule khona besamelele ukusizwa, njalo lezondawo kumele kube zindawo ezenelisa ukuba benelise ukuthola uncedo behlezi phansi, njalo besalindele ukuthola olunye uncedo.

Indawo zokwelaphela kumele zihlanzeke, njalo kumele zibe sesimeni esihle. Esincedisa labagulayo, ukubana benelise ukuzizwa bekhululekile ukubuya bezekwelatshwa kuyo leyondawo, njalo bathole loncedo okufanele baluthole.

Izibhedlela lama famasi lamakilinika lapho okutholakala khona imithi yokwelapha, kumele imithi iqoqwe ibekwe ngendlela enhle njalo kufakwe ukuba imithi ethile elapha imkhuhlane ethile ifakwe yodwa. Lokhu kuyabangela njalo kuyancedisa ukuba labo abasebenzayo bethole imithi abayidingayo kusasemasinya.

Indawo lapho okuthengiswa khona ezemithi noma lapho okubonakala khona ezempilakahle kumele zibhalwe ngolimi oluzwisiseka yilabo abaseduze ukuze bengalahleki njalo babekwazi ukuba lapha bangathola usizo oluphathelane lani.

Imikhuhlane eminengi eyangaphakathi eyande ukubulala abantu, kuqakathekile ukuthi abantu behambe ezibhedlela bayohlolwa ngemitshina langolwazi olutshiyeneyo, ukuze njalo odokotela babekwazi ukubancedisa lokubanikeza imithi yokwelapha.

Odokotela ababona ngemikhuhlane etshiyeneyo, bayanikezwa imitshina kanye lezikhali zokusebenzisa ukuba baxwayisise babuye njalo baqedisise leyo mkhuhlane eyiyo ephethe abantu uye babuye bebancedise ekubelapheni.

Labo abangezwa kahle kuqakathekile ukuba uma besiyadinga usizo ezibhedlela lasemakliniki bachasise okuyikho okubahluphayo ngendlela eqondileyo lokhu kuyabasiza ukuba bathole usizo njalo bancediswa ngendlela efaneleyo

ikhona imitshina ecwephetshileyo enganceda ukukhangela imkhuhlane engabe injenge mvukuzane leyo mkhuhlane ayiboneki ngamehlo kuphela iyadinga ukuba udokotela ancediswe ngeminye imtshina ukuze ayibone njalo abone ukuba isihambe ibanga elingananani lokuba ingenqatshelwa njani noma ibuye iyelatshwe njani

Uma abantu bengezwa kahle kuqakathekile ukuba baphangise baye ezibhedlela lokhu kuyancedisa labodokotela ukuba babone umkhuhlane ohluphayo kusase lesikhathi njalo ubuye welatshwe wenqatshelwe isikhathi sisasekhona kungakabi lomonakalo omkhulu.

Ukuzinakekela njalo lokubuya udle ukudla okufaneleyo njalo ulandele yonke imthetho yezempilakahle kuyancedisa abantu ukuba bephile impilo enhle, njalo bethole impilo ende ebancedisayo.

Ezibhedlela lasemakilinika kumele kube khona abantu abalandelela imitshina bekhangela ukuba iyasebenza ngendlela oqondileyo. Uma ingasebenzi babuye njalo bayilungise ukuze ibuyele ekusebenzeni incede abantu.

Lapho okusebenzela khona odokotela ezindaweni ezinjengebe kuyizindlu zokuhlinzeka abantu kuqakathekile ukuba lezo zindlu zihlale zihlanzekile njalo labo abaphathi kwazo bahlale begokile okubavikelayo njalo lemishina esetshenziswa lapho ihlale ikhangelwa njalo ilungiswa ukuze iyephe abantu kuhle.

Imvukuzane ilendlela ezinengi ezitshiyeneyo ezinga setshenziswayo ukuthi ziyelaphe kumbe ziyinqabele ukuthi iqele emzimbeni yingakho kuqakathekile ukuthi laba abazizwa belemvukuzane baye esibhedlela bayethola uncedo

Ukudla kuhle njalo ukudla ngendlela efaneleyo kulandelwa imithetho ephiwa ngabezempilakahle kuyinto eqakathekileyo ngoba lokhu kuyancedisa njalo ukuba kwelaphe eminye imikhuhlane kungadingakali ukuya esibhedlela.

Imvubuzane ehlasela omama kumele kwenziwe imkhankaso emema omama ukuba bazofunda njalo befundisana ngokuba bengaluphatha njani lolu daba lokwelapha leyo mvubuzane abakhangelane layo

Ukudla ngendlela eqondileyo kuyancedisa abantu ukuba baphile kuhle njalo baphile impilo ende bengazange baye kubo Dokotela ukuyathola imithi ebancedisayo ukuphila njalo kuqakathekile ukuba abantu baxwayiswe ukuba badle ngendlela eqondileyo njalo badle ukudla abayabe bekuphiwe emkhankasweni yezempilakahle ukuba bakudle.

Ukwelatshwa kwabantu akusebenzi ezibhendlela kuphela labo ababona ngezempilakahle benelisa ukusuka ezibhendlela bayofaka imtshina yabo ezindaweni ezinengi ezitshiyeneyo lapho okufika abantu abanengi kungabasezivinkilini noma ezikolo ukuze abantu bathole usizo lokwelatshwa eduze labo.

Uma abantu bengezwa kahle besiya ezibhedlela kuyaxwayiswa ukuba baqambe izimpawu zezifo eziqondileyo ukuze bafune usizo kusasemasinya lokhu kuyancedisa njalo labelaphayo ukuba basheshe babanikeze usizo njalo bebelaphe kusaselesikhathi.

Ngemva kokuba umuntu elatshwe kuqakathekile ukuba axwayiswe mayelana lomkhuhlane lowo kumbe isifo leso abhekane laso njalo kuqakathekile ukuba axwayiswe abuye atshelwe ngemithi okumele ayithathe njalo lokuba leyomithi uyithatha ngezikhathi ezinjani.

Ikhona imitshina encedisa ukubona lokhu okungeke kubonakale ngelihlo lenyama . Njalo iyancedisa ukuba iveze eminye imikhuhlane engabe ifihlekile phakathi .Lokhu njalo kuyabangela ukuba ababona ngabezempilakahle benelise ukwelapha leyo mkhuhlane lokuba bengayinqabela kanjani .

Kwezempilakahle kukhona ukutholakala kwemkhuhlane engabe ingazwisiseki ukuba iyisima kanjani kuqakathekile ukuba kugijinyelwe kwezempilakahle okungaba njengasezibhedlela lasema klinika ukuze kutholakale uncedo lokwelatshwa kusesemasinya

Labo ababona ngokukhangelisisa lokuxwayisisa imithi etshiyeneyo kuqakathekile ukuba bagcine imininingwana yalabo abelatshwayo bayigcine kahle ngendlela eqondileyo lokhu kwencedisa ukuba abantu bathole imithi eqondane labo kungabi loluhlanganiseka kwemithi.

Indawo lapho okugcinelwa khona imithi, kumele kulotshwe ukuba leyi laleyi ndawo igcinelwani, njalo ingenwa ngabanjani lokhu kuyancedisa ukuba abantu imithi yabo ihlale igcinakale kahle njalo ingaphambaniseki.

Labo abasebenzisa imitshina etshiyeneyo ukwelapha abantu kumele bayisebenzise ngolwazi njalo beqaphelise. Kumele babekwazi ukuyilungisisa njalo kumele bazi ukuba bengayisebenzisa ngendlela ethile ilakho ukubanikeza inhloso lempumela eqondileyo.

Ukuze kubonakale imbangela yemikhuhlane etshiyeneyo kubalulekile ukuthi labo abasebenza ezibhedlela bathathe imininingwano yalabo abazokwelatshwa. Kungenzeka bathathe igazi ukuze bayelihlolisisa bebona ukuba kuyini okuhluphayo

Ikhona imitshina ezibhedlela encedisa ukwelapha amathambo leyomitshina iyanceda ngoba iyatshengisa amathambo ibuye njalo itshengise ukuba lapho okonakale khona kungaphi njalo kungelatshwa ngaziphi indlela langayiphi imithi.

Abasebenza ezibhedlela kumele baqaphelise ukuba bathatha imininingwana yalaba abezokwelatshwa ngokuqondileyo. Lokhu kuyancedisa ukuba uma sebelungisa imithi, bengahlanisi imithi. Bacine sebenikeza umuntu ongayisuye, umuthi ongaqondile.

Ukulethwa kwemitshina eqeqetshileyo endaweni zokwelaphela ezinjengezibhedlela sokusizile odokotela labomongikazi ukuba bazi ukuba imikhuhlane ethile bangayiphatha njani njalo bengabuya bayelaphe njani.

Indawo zokuhlola kumbe ukucwayisisa kuhle ngemkhuhlani, kumele zibe nemitshina esebenza kuhle ukwenzela ukuba zincedise, zibone lapho okulohlupho khona lokuthi imithi engasetshenziswa ukwelapha, yimithi engabe injani.

Indawo zokuhlolwa kanye lokulungiswa kwemithi kumele kubezindawo eziseduze, indawo lapho ilona ngubani ofunayo engenelisa ukufinyelela athole usizo olufanele ukuba aluthole. Kuyabanceda njalo ukuba bengatshoni behamba imango emide besiya ezibhedlela.

Zikhona izibhedlela esesizenzela amaphilisi kanye lemithi yokwelapha lokhu sokuncedisile ukwesihla intengo efanele ukubana iphume kumbe imali okumele iphume isiyathenga amaphilisi ngoba lowo olatshwayo esibhedlela uhle aphiwe lawo maphilisi kumbe imithi ofanele ukuba awuthole

Abelaphayo bayaxhwayiswa ukuba bahlale bedingisisa ngokwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze babe lolwazi olugxilileyo njalo ulwazi olujulileyo ngokwelapha eminye imikhuhlane abangabe behlangana layo endaweni yokusebenzela.

Indawo zokulaphela kumele zibe lezinye ingatsha lapho okukhangelwa khona kuphinde kucwayisiswe eminye imkhuhlane engajayelekanga ukuze labo abelaphayo bebe lolwazi njalo bephinde bekwazi ukuba eminye imikhuhlane bengayilapha ngokunjani.

Labo abasebenzisa imitshina eqeqetshileyo kwezokwelapha kumele bayikhangelisise babone ukuba iyasebenza ngokuqondileyo njalo iyanikeza imiphumela eyiyo ukuze benelise ukunika labo abaphathekileyo imithi efaneleyo.

indawo ezikhangela lokuhlolisisa imikhuhlane ethile ziqakathekile ngoba ziyancedisa odokotela labanye ababona ngezempilakahle ukuba babone ukuba indlela zokwelapha lezo ziyasebenza yini uma zingasebenzi zingatshintshwa njani ukuze zisebenze njalo zelaphe abantu

Indawo zokwelaphela njalo lendawo ezikhangela imikhuhlane etshiyeneyo kumele zibe lemitshina eqondileyo njalo eqeqetshileyo engancedisa laba abaxwayisisayo ukuba bazi ukuba ngumkhuhlane onjani osufikile njalo ungelatshwa ngokunjani.

Kule minye imikhuhlane edinga ukuhlolisiswa ngendlela evamileyo njalo egqamileyo lokhu kuyancedisa ukuba labo abelaphayo benelise ukwazi ukuba lowo mkhuhlane welatshwa ngendlela enjani njalo kungasetshenziswa ziphi indlela ukuwuvikela.

Ukusetshenziswa kwemitshina eqeqetshileyo kwezempilakahle kuqakathekile ngoba kuyancedisa ukuba labo abasebenza kwezempilakahle bengacabangeli njalo bethole imiklomelo eyiyo eqondileyo lokuba bengasebenzisa mizamo bani ukuba bathole ukuncediswa njalo lokuthi bengelapha njani eminye imikhuhlani.

Isikhona imitshina encedisa ukubona amathambo .Leyo mitshina iyancedisa ekwelapheni imkhuhlane engabe ihambisana lokubulawa ngamathambo njalo leyo mitshina kubalulekile ukuba ibekhona ezibhedlela ukuba labo abayabe bebulawa ngamathambo benelise ukuthola usizo.

Indawo ezisetshenziselwa ukuhlolisisa lokukhangelisisa imikhuhlane eqeqetshileyo kumele zihlale zihlanzekile ukuba kutholakale impumela eqondileyo njalo kubuye kutholakale indlela ezingasetshenziswa ukwelapha.

Indawo zokulaphela ongaba nje ngezibhedlela lamakiliniki, kule ndawo lapho abagcinila khona imithi. Lapho okugcinelwa khona imithi kuyenza ukuba imithi ihlale kuhle, njalo ivikeleke ebantwini angabe yingozi abanngaba njengamasele, ababe sebefuna ukutshontsha.

Indawo lapho okuhlolwa khona ezempilakahle kumele zibe lemitshina eqeqetshileyo encedisa ukuba labo abasebenza kwezempilakahle benelise ukudingisisa lokucwayisisa imkhuhlane engabe ithe yabuya kuyo leyo ndawo, njalo baphinde babobe ukuthi bangayivikela njani leyo mikhuhlane.

Ezibhedlela kulendawo ezitshiyeneyo okugcinelwa khona imithi esetshenziswayo ukwelapha abantu. Lezo ndawo zenza ukuba imithi ihlale igcinakale kahle, njalo isetshenziswe ngendlela eqondileyo kungabi khona osebenzisa umuthi omnengi kumbe osebenzisa umuthi omlutshwane.

kuyinto ehle ukubana yilowu lalowu aphiwe usizo olufaneleyo kwezempilakale njalo indawo lapho abatholela khona ezempilakahle kumele zibe lezinto ezisetshenziswayo ezinhle njalo ezinele ukubana zibancede

impikahle yabomama njalo leyabantwana kumele iqakathekiswe lokho kuyasiza ukuba omama abasanda kukhululeka benelise ukuzinakekela njalo babuye bafundiswe ukunakekela abantwana babo njalo ukuze bebe le mpilakahle enhle njalo bathole usizo kuhle

kulemikhuhlane etshiyeneyo ephakamayo engabe ihlasela omama abakhulelweyo ingakho ke bayaxwayiswa ukuba bahambe ezibhedlela eziyabe ziseduze labo bayethola ukuncediswa njalo babuye banikwe imithi engabancedisa ekukhulelweni kwabo

Ezibhedlela kumele kube lendawo kumbe ingatsha ezibona ngokhululeka kwabomama njalo labomama abakhulelweyo. Lezondawo ziyabancedisa ukuba bathole usizo mayelana lokukhululeka, njalo lokuba baphatha njani abantwana uma sebekhululekile

Abenza ngezempilakahle kumele baphathe kahle omama kanye labantwana , lokhu kuyancedisa ukuba omama bezwizwe bekhululekile njalo besenelisa ukuqonda yiloba ngubani osebenza kwezempilakahle bemlandisela ngalokho okubahluphayo. Ngoba bebethemba njalo bethemba bazukuthola usizo masinya njalo kulusizo oluqondileyo.

Ugatsha olubona ngempilakahle zabomama labantwana lubalulekile ngoba luyancedisa njalo luyafundisa omama ukuba bengazinakekela njani lapho bekhulelwe njalo bazinakekele njani lapho sebekhululekile lokhu nakekela abantwana abayabe belabo.

Omama labantwana kumele banikezwe amathuba okubana bahambe endaweni zempilakahle. Bahlolwe lokhu okungabe kubahlupha njalo banikezwe lemithi lemiklomela abangayisebenzisa ukuba impilo yabo ibengcono njalo labantwana kumele baphiwe amathuba okukhangelwa ukuze labo babe lempila kahle enhle.

ababona ngezempilakahle njalo kumele bafundiswe ngendlela ezitshiyeneyo ukuba benganakekela njani abantwana abayabe bebuya kuleyo ndawo bephathekile njalo bafundiswe ukuba bengancedakala njani ekusizeni abantwana ababuya kuleyo ndawo lokuba imikhuhlane abalayo ingabe imemetheka

Ababona ngezempilakahle kuqakathekile ukuthi bebe lemtshina encedisa omama labantwana ukuze bathole uncedo olulingana lalaba abangcediswayo lokhu kuyangceda ukuze omama bekwanise ukuzinakekela bona njalo benelise ukunakekela labantwana

Ezibhedlela lasemakiliniki, kuqakathekile ukuthi kutholakale amagaja abona ngokwabomama, labantwana abasanda kuzala. Lokhu kuyanceda, ukubai bancedise ukwelapha omama abasanda kuzala ukuthi bazuze impilo enhke, njalo babe lempilo ende.

Abasakhulayo kumele baphiwe amathuba alingeneyo kwezempilakahle njalo kumele belatshwe ngendlela ezifaneleyo baphiwe imithi efaneleyo engabancedisa lasekukhuleni kwabo ukuze bekhule kuhle.

Imitshina esiqeqetshileyo esikhona isincede kakhulu umhlaba wonke jikelele sibangele lalabo abengenelisiyo ukubamba ngezandla ukubabanikezwe laba imitshina lezikhali okubancedisayo njalo babuye babambe ngokunjalo

uma odokotela bethatha okutshiyeneyo abakusebenza uhlolisisa imkhuhlane kungaba ligazi kukhona okusetshenziswayo ukuba lelogazi lihlolwe njalo kukhona okusetshenzawayo lapho okugcinelwa khona ukuze kunga moshakali

Kuleminye imikhuhlane elatshwa ngokuba umuntu ahlinzwe njalo kubalulekile ukuba labo ababona ngogatsha lokuhlinza abantu bebebelemitshina eqondileyo njalo efanekileyo ihlanzekile njalo ifanele ukuba ihlinze abantu ukuze bathole usizo.

Ukuba lemitshina ethatha izinga lokutshisa komzimba kuqakathekile ngoba kuyancedisa odokotela babone ukuthi uma izinga lokutshisa liphezulu sebezacwayisisa njalo ngokuphambili ukuba babone ukuthi kuyini okuhluphayo njalo kungelatshwa kanjani.

Ukutholakala kwemitshina etshiyeneyo ezibhedlela kwenza ukuba imsebenzi yabo Dokotela labo Mongikazi ibe lula njalo benelise ukusebenza bekhululekile ngoba besazi ukuba leyo mtshina iyabancedisa ekwelapheni njalo ibuye ibanike lezisekelo zokuba bengayelapha njani abantu.

Ikhona imitshina etshiyatshiyeneyo esetshenziswa ngababona ngezempilakahle abafana labodokotela. Leyo mithi lemitshina abayisebenzisayo iyaqinisa njalo iyanikeza ithemba lokuba labo abaphathekileyo bayokusiliswa

Ukwelapha abantu kudinga ulwazi lobunono loku xwayisisa okunengi. Ingakho ke kulezinto ezisetshenziswayo ekwelapheni abantu ezingabangela ukuthi abantu baphangise ukusila njalo ukwelatshwa kwabo kube yikwelatshwa okulo hlonzi njalo kube yikwelapha okumasinya

Imithi lemitshina eyabe isetshenzisiwe ukwelapha abanye. Kumele igcinakale kumbe ilahlwe ngendlela eqondileyo. Lokho kuyancedisa ukuba ingasuki isimemetheka ngoba isisuke yaphathwa butshapha.

Ikhona imithi okumele ihlale endaweni eziqandelelayo, ukugcinakala kwayo leyomithi iqandelela kuyancedisa ukuba yelaphe njalo ibuye isebenze ngendlela efaneleyo ingakho kufanele ukuba igcinakale endaweni ezingangeni ukutshisa.

Kuyinto enhle ukuba ezibhedlela sokulemitshina encedisayo ukwelapha Leyo mtshina iyancedisa njalo ukuze odokotela babone lapha okulohlupho khona uma kuyimkhuhlane yangaphakathi iyancedisa ukuba bafinyelele lapho okulenkinga khona benelise ukulapha.

Zikhona izikhali kanye lokutshiyeneyo okusetshenziswayo ekwelapheni abantu okungatholakala ezindlini kuqakathekile ukuba lezozikhali zibekhona ukwenzela ukuba ma kukhona uhlupho oluvukayo abantu benelisa ukuba bakusebenzise ekuzelapheni bengazange bafinyelela esibhedlela

Ezibhedlela sokulemithi etshiyeneyo njalo eqeqeshileyo .Leyo mithi isincedisa ukuba Ikhangele imikhuhlane engabe injengemvukuzane .Njalo ibuye Ikhangele lemikhuhlane engabe injengetshukela ibuye incede njalo ukuba abantu bengelatshwa njani.

Odokotela ababona ngemikhuhlane etshiyeneyo kumele babelemithi njalo bebe lemitshina eyokusebenzisa etshiyeneyo. Ebancedisayo ukuba babone imbangela yomkhuhlane njalo babuye babone ukuthi leyomikhuhlane ingelatshwa kanjani.

Zikhona njalo izikhali loma imitshina esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kungaba lalabo ababulawa ngamathambo ikhona imitshina ebancedisayo ukuba belule amathambo abo. Njalo bazizwe bekhululekile besenelisa ukwenza eminye imisebenzi.

Ukuthuthuka kwezempilakahle umhlaba wonke jikelele sekungcedisile ukuba kubuye izikhali kanye lemitshina ethile etshiyeneyo engcedisa ukwelapha ingabe laba ngamazinyo sekukhona okusentshinziswa ukubana lawo mazinyo aqine njalo engabi buhlungu

Ikhona imtshina noma izikhali ezisetshenziswa ezibhedlela ezincedisayo ukuthi abantu bathole ukuphila. Kungabakhona labo asebesehluleka ukuziphefumulela. Leyo mtshina iyabancedisa ukuba bathole ukuphefumula njalo babuye baphile.

Abantu abafana labodokotela kuqakathekile ukuba basebenzise izinto ezibavikelayo ukuba bengayitholi leyo mkhuhlane abayabebeyelapha njalo kulezikhali lezitsha okusetsenziswayo ukuba baxwayisise njalo babuye bakhangelisise ngokuba ngumkhuhlane ongabe uphethwe

Ukutholakala kwezimota ezithwala izigulane ezibhedlela ezaziwa ngokuthi ngama ambulensi. Ziyanceda ngoba ziyathwala abagulayo kusukela kweyinyindawo kusiya kweyinyindawo ukuze bathole ukwelatshwa kusasemasinya.

Ikhona imitshina enceda abantu ukuba benelise ukuzimela, leyo mtshina iyancediswa ngokufakwa phakathi komuntu uma ebulawa ngamathambo, leyo mtshina iyamncedisa ukuba asekelwe, athole lamandla, enelise lokuma, ngeba ufakiwe lowo mtshina wokum'misa.

Zikhona izkhali ezitshiyetshiyeneyo ezelaphayo. Ezinye izkhali ziyasiza ekuhlinzeni ukuba zenele ukufinyelela lapho izandla ezingafinyeleli khona. Lezi zkhali zenza ukwelapha kube lula njalo kube masinya.

Imithi yokwelapha kumele ihlale endaweni ezigcinakeleyo, njalo sokulemitshina eqeqetshileyo eyeskhiwa encedisa ukuba imithi ihlale iqandelela njalo ihlale iyisimo okumele ibe yiso sona. Lokhu kuyancedisa ukuba ma isisebenza ukwelapha yelaphe njalo iphinde incedise ngaphakathi.

Umkhuhlane lomkhuhlane ulendlela okumele welatshwe ngayo njalo kulezikhali ezisetshenziswayo ukuba yelatshwe leyo mikhuhlane, abezempilakahle kuqakathekile ukuba babe layo leyo mtshina encedisa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Ukubakhona kwemitshini esiqeqetshile ezibhedlela kuyancedisa ukuba benelise ukwelapha abantu njalo babuye babone okuyikho okubangela leyo mikhuhlane njalo kubuye kubatshele ukuba bengalapha njani kumbe bengancedisa njani ukuba lowomkhuhlane ungamemetheki.

Ukusetshenziswa kwemitshina eqeqetshileyo kwezempilakahle, kuyancedisa labo abakhangelisisa labaxwayiswayo ngezempilakahle ukuba bathole inklomela loba impumela eyiyo eqondileyo. Leyi mtshina iyancedisa njalo ukuba benelise ukubakwazi ukuba imkhuhlane ethile yelatshwa ngomhlobo olunjani.

Ezibhendlela kulendawo eziqandelelayo lapho okugcinelwa khona imithi engabe idinga umqando. Lokhu kuyancedisa ukuba leyomithi ihlale isesimeni esilungileyo njalo ibe lokusebenza lapho isetshenziswa ekwelapheni imkhuhlane

Ukutholakala kwemitshina elobucwepheshe njalo encedisa abantu abathile empilweni, kuqakathekile ngoba lokhu kwenza labo bazizwe bekhululekile njalo bathole uncedo oluzenelisa ukubana lubancedise babuye bathole ukuphila njalo

Indawo zokuyelaphela kumele zibe lokokusebenzisa okuqondileyo ukuze benelise ukubona ukubana umuntu ongaphathekanga kahle uphethwe yini njalo kuzabasiza laba ababona ngezempilakahle ukubana bangcedise bethole lowo mithi odingakalayo kulowo mkhuhlane oyabe uvelile

Isikhona imitshina encedisa labo abangenelisiyo ukwenza ezinye izinto njengoba isikhona imitshina encedisa abantu ukuba bahambe kuhle njalo iyabasekela ukuba behambe kungela kuqhula loba ukugidizela ekuhambeni kwabo.

Ukubuya kwemtshina eqeqetshileyo ezibhedlela kuyanceda ukuba labo abasebenza kuzo lezo ndawo bazi ukuba bengelapha njani ababuya behlutshwa yimikhuhlane etshiyeneyo njalo iyabancedisa ukuthi bangabanikamithi bani njalo laziphi izeluleko ezingathathwa ukuba labo bantu basizakale

Indawo zokwelaphela kuyatholakala imitshina lokokusebenzisa okutshiyetshiyeneyo okwelapha abantu ongabe ehamba efuna uncedo lokubona amehlo uyathola uncedo ongabe esizwa umzimba ubuhlungu ikhona imtshina encedisayo ukuba konke lokhu kukhangelwe kuhlilisisee kwelatshwe

ekwelapheni abantu kulemitshina etshiyeneyo esetshenziswayo kulemitshina esetshenziswa ukuzwa ukutshaya kwenhliziyo kulemitshina esetshenziswa ukuzwa ukutshisa kwemizimba kulemitshina esetshenziswa ukukhipha amazinyo kulemitshina esetshenziswa ukukhangela amehlo yonke le mitshina iqakathekile ngoba iyancedisa ukuba utholakale ukuba inkinga ingaphi njalo ingeneliswa ukwelatshwa njani

Indawo ezifana lezibhedlela lamakilinika, kumele babe layo imitshina encedisa ukuba belaphe imkhuhlane etshiyeneyo njalo bebe layo mtshina encedisa ukuba babone ukuba lowo mkhuhlane ukuhambe ibanga elinganani njalo ungelapheka ukufikaibanga elinganani.

Bukhona ubucwephetshe obusetshenziswa ezibhedlela obuncedisa labo abalokwenelisa okutshiyetshiyeneyo ukuze benelise ukuphila benze imisebenzi etshiyetshiyeneyo njalo benelise ukuphila kahle phakathi kwabanye bezizwe beyamukelekile.

Imitshina esiqeqeshileyo eseyabuyayo iyangceda abantu emkhuhlaneni etshiye tshiyeneyo kulemitshina engcedisa abantu abangenelisiyo ukubana bezihambele bodwa leyi mitshina iyabangcedisa ukubana benelise ukusekwa lokuseka ukubana benelise ukuhamba basuke kweyinye indawo besiya kwenye indawo isekela inyawo zabo

Imithi kumele igcinakale ngendlela eqondileyo ingakho ezibhedlela kufanele ukuba kube lezinto ezisetshenziswayo ezigcinela kiyo imithi ukuze imithi leyo ihlale ilokhu iqondele ukwelapha ingaphanjaniswa lutho.

Ukwelatshwa kusetshenziswa imithi ehloliweyo lemithi elohlonzi sekuncedile ukuba kube lomehluko kwezempilakahle .Leyo mithi isincedisa abantu ukuba baphile impilo enhle njalo baphile impilo ende bengakhathazwa yimkhuhlane eminengi ethile .

Imithi yesilungu iqakathekile ngoba iyancedisa ukwelapha okunengi okungabonakaliyo. Lalabo abaswela amanzi emzimbeni benelisa ukwelatshwa ngemithi yesilungu. Kufakwe lokhu okubancedisa ukuba kube lamanzi emzimbeni yabo benelise ukuphila.

Imithi yesilungu iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kuleminye imithi eyelapha amehlo eminye yelapha amathambo njalo kubeleyinye eyelapha ubuhlungu bomzimba .Yonke leyo mithi iqakathekile njalo kubalulekile ukuba abantu babelayo emizini yabo ukuze bangatshoni behamba imango emide besiya ezibhedlela.

Ikhona imithi ephiwa abantu esibhedlela engenani lokugula njalo iphiwa umuntu engaphathekanga. Leyo mithi iyancedisa ukuba umuntu aphile kahle njalo iyavikela ekubeni eminye imkhuhlane ingahleseli.

Kwabasebenza kwezempilakahle ezibhedlela kuqakathekile ukuba bagqoke okutshiyeneyo ezandleni ukuze bavikeleke. Bengavikeleka ekusebenziseni imitshina ukuze ingabalimazi izandla kumbe eminye imithi engathi ukubatshisa izandla. Ingakhonke kuqakathekile ukuba bagqoke izinto ezibavikelayo kukhonkonke lokhu lokuvikela ekubeni bathole imikhuhlane.

Ukwelatshwa ngemithi eqeqetshileyo kuqakathekile ngoba leyo mithi ilungiswe ngendlela yokuba iyelapha lokho okumele ikwelaphe njalo ilungisiwe lela yokuba isilinganiso sayo siyenela ukuba selaphe lowomuntu ongezwa kahle.

Imikhuhlane iyatshiyana. Bakhona abantu abalemikhuhlane etshiyeneyo. Abanye balemikhuhlane eyetshukela. Imikhuhlane yetshukela uma ulawo kuqakathekile ukuba uthathe imithi ehambisana lemikhuhlane obhekane layo eyetshukela ukuze ungaphambaniseki ngokuthatha imithi engayisiyo.

Akhona amapills athathwayo ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo amanye akhona ayenelisa ukubuna alaphe ubuhlungu lawo mapills kuqakathekile ukuthi abantu bahlale belawo ezindlini ukuze kungavuka ubuhlungu emzimbeni kumbe endaweni ethile benelise ukubana bewathathe bengayanga esibhedlela

odokotela bayanikeza imithi ukuba ithathwe ngesikhathi esihlukeneyo njalo iyaxwayiswa ukuba ithathwa njani kubalulekile ukuba lezo zixwayiso zilandelwe njalolezikhathi eziyabe ziphiwe zilandelwe ukuze usebenze njalo abantu bathole ukusindiswa.

Ikhona imithi yesilungu eseyabuyayo encedisa abantu ukuba bengezelele igazi. Uma njalo bengezwa kahle babuye bathole imithi ebanikeza amandla njalo ebanikeza ukudla. Leyo mithi iyabe ivunyezwe yilabo ababona ngezogatsha lwezempilakahle ukuba incedise labo bantu.

Ukuhlala endaweni ehlanzekileyo kuyehlisa amathuba okuba kutholakale imikhuhlane engabuya lengcekeza. Ingakho kuqakathekile ukuba indawo zokuhlala zihlale zihlanzekile njalo zigcinakele kusetshenziswa imithi etshiyeneyo eyokugezisa kanye lokuhlanzekisa indawo.

Ukwaliwa kwezinye izinto ngumzimba kuyabangela ukuba abantu bagule. Bacine beselatshwa. Ingakho kuqakathekile ukuba kungabe, umuntu edle into engahambisani lomzimba wakhe, agijimele esibhedlela, kumbe indawo, lapho okuthengiselwa khona imithi. Ayethola usizo kusasemasinya.

Izitho zomzimba ziyabulawa yimkhuhlani etshiyeneyo ngakho kukhona imithi eyelapha leyo mkhuhlane engabe iphathelene lezitho zomzimba . Leyo mithi iyancedisa ukuba lezo zitho njalo zisebenzenze ngendlela efanele ukuba zisebenze ngayo ukuze umuntu athole impilo enhle .

Ukutholakala kwendawo zokwelapha kumbe ezithengisa imithi Lamaphilisi kuyinto enhle ngoba kuyenelisa ukuba odokotela babhale phansi imithi abantu Bebesebehamba besiya finyelela kuzo lezo ndawo besiya dinga imithi ebhaliwe phansi

Ikhona imithi etshiyeneyo eyenza ukuba abantu bazelaphe besemakhaya. Leyo mithi ingenelisa ukutholwa esibhedlela noma ezindaweni ezithengisa imithi ezinjengamapharmacy. Lemithi iqakathekile ukuba abantu bahlale belayo njalo kayidingi ukuvunyezwa ngudokotela ukuba ubelayo.

Ukwelatshwa ngemithi yesimanje kuqakathekile ngoba kuvikela izifo ezithathelwanayo njalo kubuye kulaphe izifo eziphakathi ezingabe zifana njengabo mvukuzane labo tshukela, njalo kuqakathekile ngoba ukwelatshwa okusezingeni eliphezulu kuncedisa inani labantu abagulayo, kubuye njalo kuncede labezempilakahle ukuba belaphe abantu ngokuqakathekileyo.

Imizimba ilokusuka isabele ngedlela engasiyo kwezinye izinto ezingahambisani lawo okubizwa kuthiwa ngama allergy ingakho kuqakathekile ukuba umuzi lomuzi ubelawo kumbe ibelayo leyo mithi eyelapha leyo kusabelakomzimba ama allergies ukuze kumiswe ukumemetheka kwawo umzimba wonke.

Umzimba uyezwa ubuhlungu endaweni ezitshiyeneyo njalo lobubuhlungu buyavimbela ukuba umuntu aqhubeke esebenza ngendlela ajayele ngayo ngoba uyabe esesizwa ubuhlungu endaweni ethile. Ingakho kuqakathekile ukuba kuhanjwe ezibhedlela abantu baphiwe imithi eyiyo ekhangelana lokwelapha ezobuhlungu bomzimba.

Imithi yesikhiwa iqakathekile ngoba iyancedisa ukwelapha lokho, okungaphakathi njalo ibuye yelaphe okungaphandle. Okusenza ukuba abantu babelempilakahle enhle, njalo bebekwazi ukuzigcina, bezelapha. Uma, beyiphiwe leyomithi, yatholakala kusaselethuba.

Ukutholakala kwemi yesilungu njalo lemithi eqeqetshileyo sokuncedile ukwelapha eminye imikhuhlane eyayisehlula ukwelapha emandulo. Kodwa khathesi ngenxa kubuya kwemithi eqakathekileyo njalo eqeqetshileyo sokulula eminye imikhuhlane

Imithi etshiyeneyo ephiwa abantu ezibhedlela iyancedisa ukwelapha imikhuhlane abahlangana layo njalo iphinde incedise ukuba abantu bebe lempilakahle enhle njalo bavikeleke kweminye imikhuhlane engafuna ukubuya emzimbeni.

Imithi kuqakathekile ukuthi ihlale ikhona ezindlini engelani lokugula komuntu engelani lokuphatheka iyangcedisa ingabe kungabakhona okuncane okuvelayo okungafuna ukuphambanisa kwezempilakahle

uma kuphiwe izeluleko zokusebenzisa imithi ethile kubalulekile ukuba leyo mithi ithathwe okuqondane lazo lezo zeluleko njalo ibuye ithathwe ngokuxwayiswa langokutshengiswa okuyabe kutshengiswe ngabezempilakahle lokhu kuncedisa ukuba ukwelapheka kweminye mikhuhlane kube masinya

Kuyinto enhle ukuba abaphathekileyo baphiwe imithi eqondileyo njalo ezakubancedisa ukuba benelise ukwelapha leyo mikhuhlane etshiyeneyo abahlangana layo njalo benelise njalo ukuzivikela kweminye imikhuhlane ezathi ukubuya phambilini.

Uma usuke waya esibhedlela waya phiwa imithi yokuba uthathe kubalulekile ukuba leyo mithi ithathwe ngesikhathi kuncedisa lawe ukuze uthole impilo enhle njalo elapheke kuleyo mikhuhlane engabe ikuhlula njalo ubuye njalo umise ukumemetheka kwawo lowo mkhuhlane.

amaphilisi lawa ayancedisa ukulapha isisu esingahlalisekanga ngakho kuqakathekile ukuba lowo lalowo abe ephathekile kuqakathekile ukuba ay esibhedlela kumbe aye ekilinika ayetshelwa ukuba kuyini okungekho kuhle emzimbeni wakhe njalo abuye athole uncedo olufaneleyo oluvela kwabalolwazi

ukusetshenziswa kwamajekiseni ezibhedlela lasema kliniki kuyancedisa ukulapha eyinye imikhuhlane nje emincane engatsho lutho njalo kube luncedo ekuvikeleni eminye imikhuhlane engathi ukuvuka nje kusolesi iskhathi

imithi yamehlo iyancedisa laba abahlutshwa njalo abalohlupho lwamehlo ukuba benelise ukubona njalo besebenzise amehlo ababo iyabancedisa ukuba ivikele leminye imikhuhlane engafuna ukuhlasela amehlo

Umuntu oyabe engaphathekanga uyaxwayiswa ukuba ahambe esibhedlela ayophiwa uncedo okumele aluphiwe njalo enelise ukutshelwa ukuba uphethwe yini njalo abuye aphiwe lemithi efaneleyo ukuba imsize njalo ibuye imelaphe.

Ukuphiwa imithi kwezempilakahle kubalulekile, njalo kuqakathekile ukuba imithi leyo ithathwe ngesikhathi esifaneleyo ukuze kube lokuphila okuhle njalo okude , wenelise njalo ukwelatshwa kuyo leyo mikhuhlane ehluphayo.

Odokotela lemithi yesilungu kuyancedisa ukwelapha imkhuhlane etshengisiweyo yimtshina yesilungu noma imitshina eqeqetshileyo. Njalo iyancedisa ukwelapha lokhu okuyabe kuboniwe njalo iyancedisa ukuba ingamemetheki leyo mikhuhlane.

Umkhuhlane lomkhuhlane ulomuthi wawo ingakho kuqakathekile ukuba uma abantu bengezwa kahle, ma bechasisa lokho okubahluphayo bachasise ngendlela elobunono ukuze labo ababancedisayo benelise ukubancedisa kusaselesikhathi.

Indawo ezisiza imikhuhlane ephathelane lokwe ngqondo kumele kube zindawo ezifinyelelekayo iloba umuntu engaphi. Lokhu kuyancedisa ukuba uma umuntu uma ezizwa engaphilanga kahle uyenelisa ukuya fika kuyo leyo ndawo athole ukuncediswa kusase lesikhathi

Indawo ezibona ngokuhlaliseka kweqondo, ziqakathekile ngoba ziyancedisa labo abazizwa bengaphilanga kahle emqodweni ukuba bathole usizo. Njalo bancediswe ukuba banganelisa njani ukuba baphile, njalo beqabele izitho ezingathi ukubaphambanisa.

Kuqakathekile ukuba kubelezindawo ezibona ngempilo yengqondo njalo lezo ndawo ziyabe zisiza ukuvuselela umuntu ngaphakathi njalo zibuye zimsize ekumletheni uma esephambanisekile abuye aphile impilo ejayelekileyo.

Kuqakathekile ukuba umphakathi umelane njalo ubuye usekele labo abangezwa kahle. Lokhu kuyancedisa ukuba umuntu azizwe ephilile engqondweni njalo abuye ezizwa ukuba uma elawo umphakathi omelayo, engaphila impilo engcono.

Abantwana abancane kumele bafundiswe ngemikhuhlane ethile ekhona engabahlasela besasengabantwana, kumele bakhule besazi ukuba imkhuhlane ethile yelatshwa njani, lokhu kuyabancedisa ukuthi babelolwazi olunengi njalo benelise ukuzisiza ekukhuleni.

abantwana abelatshwa ngemithi kuqakathekile ukuba bahlale behlambululekile njalo besenziswa imidlalo engenza ukuba imizimba yabo ihlale ikhululekile kanye lengqondo yabo ihlale ikhululekile lokhu kuyabancedisa njalo ukuba baphile impilo enhle

Uma abantwana bengezwa kuhle kuqakathekile ukuba bathathe imithi yabo njalo kumele kube labantu abadala abakhona ababaxwayisayo ukuthi leyo mithi ithathwa njani njalo labo badala bayancedisa ukubona ukuba imithi ithethwe ngesikhathi njalo yiwo umuthi oqondileyo ukwelapha lowo mkhuhlane.

Umphakathi kumele ufundiswe ngezempilakahle yabantwana. Lokhu kuyancedisa ukuba umphakathi wenelise ukunakekela labo abalabantwana njalo ubuye uncedise ekubeni bakhule kahle njalo belolwazi lokuba abantwana baphathwa njani kuyo leyo ndawo , uma kulomkhuhlane othile wathi ukufika wamemetheka.

Ukuqakathekisa impilokahle yabantwana yinto enhle njalo kuyinto eqakathekileyo ngoba bayakhula besazi ukuba balabo abantu ababasekelayo njalo besazi laba bayaqakathekiswa kubuya kwezimpilakahle lokwelatshwa.

Abantwana kufanele baphiwe imithi efaneleyo njalo kumele banikezwe ukudla okufaneleyo okubancedisa ukuba bakhule kahle abalenhlupho ekukhuleni kwabo abezibhedlela bayancedisa omama babafundise ukunakekela abantwana babo ngendlela eqondileyo .

Impilakahle yabantwana ibalulekile njalo ibuthakathaka. Ingakho kuqakathekile ukuba laba abasebenza kwezempilakahle ezibhedlela babelolwazi oluqondileyo, njalo babelolwazi oluyilo oludingakalayo ekubeni bancedise abantwana ekuphileni.

Impilakahle yabantwana lalabo abasakhula iqakathekile, njalo kuqakathekile ukuba ababona ngokwezempilakahle, baqinise ekwelapheni abantwana. Ukuze bathole ukuncediswa losizo, oluqeqetshileyo, njalo olufanele baluthole.

Ukukhula lempilakahle yabantwana iqakathekile, yingakho ezibhedlela kufanele ukuba kube labantu ababona ngezempilakahle yabantwana. Labobantu bayakhangela ukukhula kwabo, ukuba badla okuqondileyo yini, njalo baphiwa imithi elungeleyo njalo efaneleyo ukubelapha lasekubancediseni ekukhuleni.

Izibhedlela kumele zibe lengatsha lapho okulaliswa khona abantwana abancinyane abangaphathekanga. Njalo lezi zindawo kumele zilungiswe ngendlela yokuba umntwana uyazizwa ekhululekile njalo ezizwe ukuba usezandleni eziqondileyo uyelapheka masinya

Ukusizakala kwabantwana kwezempilakahle kuyabayenza ukuba babelempilo ende, njalo impilo yabo ibeyimpilo ehlelekileyo, benelise ukuba bakhule bebona elakusasa labo ngenxa yokuba baphiwe imithi efaneleyo ukuba bayiphiwe.

Ikhona imithi ehlasela abantwana njalo kuqakathekile ukuthi laba ababona ngogatsha lwezempila kahle bayenze isiqiniseko sokuba leyo mithi iyelatshwa njalo kuyanikezwa lemithi ezayi misa ukuba ingamemetheki loba ukuthelela omunye.

Abantwana labo kumele banakekelwe ngendlela ephakemeyo njalo ephezulu bafanele labo ukubana bathole uncedo kwezempilakahle oluzenelisa ukubana lubancedise ekuphileni kwabo njalo luphinde luba lubeseke eng'hambeni zabo.

Ukuhlolwa kwabantwana ngabezempila kahle kuqakathekile ngoba kuyancedisa ukuba labazali benelise ukubakwazi lokhu okuhlupha abantwana njalo bebe lolwazi lokuba bengakunqabela njani njalo kubuye lwelatshwe njani

Umhlaba wonke jikelele sokulethiwe imtshina eqeqetshileyo engancedisa abazali ukuba bancedise abantwana babo besekhaya kungela sidingo sokuba bahambe ezibhedlela lokhu kuyabancedisa njalo ukubeni bengacithi imali njalo babuye bathole usizo benelise ukuzinceda ngokuphangisa.

Kulemikhuhlane eminengi etshiyeneyo ehlasela abantwana abancane ingakho ezibhedlela kumele beyenze imkhankaso mayelana lokwelatshwa kwayo leyo mikhuhlane, lokuncedisa abazali lalabo abahlala labantwana ukuba bangayelapha njani ke leyo mikhuhlane.

Abezempilakahle kumele baqakathekise ukwelatshwa kwabantwana. Njalo kumele babone ukuba abantwana bahlolwa yiphi imikhuhlane ikakhulu besakhula. Njalo yiwaphi amacebo lezindlela ezingasentshenziswa ukuba lababantwana belatshwe.

Abantwana bahlangana lemikhuhlane etshiyeneyo mabesakhula. Ingakhoke kuqakathekile ukubana banikezwe amathuba amahle okubana belatshwe kuyo leyo mikhuhlane abahlangana layo. Njalo kumele banikezwe lemithi lokusetshenziswayo ukwelapha okuqondileyo.

Abantu abasebenza endaweni ezithile ezokunika abantu imithi, kumele bebe lolwazi lemithi etshiyeneyo ukuze labo ababe bebuya kuzidinga uncedo baphiwe amapilisi lemithi afaneleyo.

Labo abasebenza kwezempilakahle kumele ukuba. babone ukuthi bayazithemba, njalo lemitshina, izikhali abazisebenzisayo, bayazithemba ukuze bazuze impumela ezinhle, njalo benelise ukunceda labanye abagulayo..

Uma kubuya imitshini eqakathekileyo njalo eqeqetshikeyo endaweni zokwelaphela kuqakathekile ukuba labo asebelolwazi lokuyisebenzisa bafundise labo abasebenzayo abangakwaziyo ukuba leyi mtshina isebenza njani. Lokhu kuyancedisa ukuba kube labantu abanengi abalosizo labantu abanengi abalolwazi abangenelisa ukulapha lokuncedisa inani labantu ngesikhathi esithile.

Abelaphayo abafana labodokotela labomongikazi kuqakathekile ukuba bebelalo ulwazi lokwelapha leyo mikhuhlane abangabe bekhangelane layo, lokho kuyasiza ukuba imikhuhlane yelapheke masinya njalo uselatshwa ngumuntu ololwazi, omthembayo.

Abasebenza kwezempilakahle akumelanga batholakale ezibhedlela kuphela kumele kubekhona iqembu lexukwana labantu elitholakala eduze lalapho abantu ababuthana khona. Lokhu kuyancedisa ukuba abantu bathole usizo nsukuzonke eduzane labo lalapho abafinyelela khona kubancedisa ukuthi bengahambi imango emide besiyafinyelela ezibhedlela.

Ukubambisana lokwethembana phakathi kwalaba abasebenzayo kwezempilakahle kuqakathekile ngoba bengabambisana njalo bathembane, bayelapha izigulane njalo basindise abantu abathileyo ngendlela eqondileyo, ngesikhathi esifaneleyo.

Ukufundela ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo kuqakathekile njalo lokufunda ukusebenzisa imitshina etshiyeneyo eyokwelaphela leyokwelapha kuqakathekile .Leyo mfundo eyenziwayo iyancedisa ukuba labo abazimiseleyo ukusebenza kwezempilakahle bancedise abantu ngothando njalo befuna.

Odokotela abafundileyo njalo abasezingeni eliphezulu kufanele bafundiswe abasafikayo noma odokotela abatsha ukuba esibhedlela kusetshenzwa njani njalo imitshina abayisebenzisayo isetshenziswa njani. Lokhu kuyancedisa ukuba babelolwazi oluthile njalo kube labantu abanengi abelaphayo

imitshina elokwenza lokwelapha abantu kumele isetshenziswe ngabantu abalolwazi olubanzi njalo labobantu babekwazi ukuba isebenza njani ngasikhathi siphi ukwenzela ukuba bathole impumela enhle njalo eqondileyo

Endaweni zokudlalela noma enkundleni lapho okudlalelwa khona imidlalo etshiyeneyo. Kubalulekile ukuba kubekhona ababona ngezempilakahle okungabe kufana lamadokotela labomongikazi. Lokho kuyancedisa ukuba uma ekhona olimala kudlalwa benelise ukuba bamncede njalo bamnikeze usizo ngesikhathi esiqondileyo.

Abasebenza ezibhedlela loba ababona ngezempilakahle kubalulekile ukuba labo bathole amathuba okuphumula lokhu kuyabancedisa ukuba uma sebebuya emsebenzini babuye bazoncedisa labo abagulayo belengqondo ezinhle njalo bephumulile ukuze bengaphambanisi ukwelapha abanye.

Labo abasebenza ezibhedlela, kuqakathekile ukuba bathole amathuba okuncediswa labo, ukuze ingqondo zabo zihlale zikhululekile, njalo lemizimba yabo ihlale ikhululekile. Ukwenzela ukuba benelise ukwelapha abanye bekhululekile, njalo bezizwa ukuba kabalamithwalo.

ukusebenza ezindaweni ezinjengezibhedlela kanye lamakilinika kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo kumele ukuba labo abasebenza kuzolezondawo basebenze ngokuqaphelisa langobunono obukhulu ukwenzela ukuba bengafaki impilo zabantu enkingeni

Labo abasebenza kwezempilakahle kuqakathekile ukuba basebenza njalo babuye bakhangele lokhu abakukhangelayo ngobunono ukuze bathole imiklomela njalo lempumela okumele itholwe njalo iqondile ukuze bancedise labo abaphethekileyo.

Laba abasebenza endaweni zempilakahle kuqakathekile ukuba bahlale bencediswa, njalo befundiswa ukusebenzisa imitshini etshiyetshiyeneyo ekuncediseni lasekwelapheni labo abangaphathekanga. Lokhu kuyancedisa ukubana labo abangaphathekanga belatshwe ngokuphangisa, njalo labo bafunde okunengi.

abasebenza kwezempilakahle kuqakathekile ukuba bebethola izifundo ezibancedisayo ukukhumbula njalo bengakhohlwa ukuba imithi ethile yelatshwa njani lokhu kuyabancedisa ukuba behlale belolwazi lokwenza lokwelapha langokuphatha laba abaphathekileyo babsize

Labo ababona ngezempilakahle labasebenza endaweni zokwelaphela okunjengamadokotela labomongikazi kumele babe lolwazi ngemisebenzi yabo abayenzayo ukuze benelise ukuncedisa labo abaphathekileyo kungela kungabaza.

ababona ngezempilakhale kuqakathekile ukubana bafundiswe ukusebenzisa imitshina etshiyeneyo ukuze benelise ukuncedisa labo ababuyayo bengaphathekanga njalo baphinde babaxwayise ukuba kumele isetshenziswe njani ngasiphi isikhathi njalo isetshenziswa ngabanjani

Ukutholakala kwabezempilakahle endaweni ezitshiyetshiyeneyo ezingaphandle kwamaklinika kuyancedisa ukuba abantu bathole ukwelatshwa masinya njalo kuyabanceda ukuba bangahambi indawo ezinde noma bengahambi immango emide besiya thola uncedo kwezempilakahle

Ukutholakala kwabelaphayo ezibhedlela lasemakilinika abangabe benjengabodokotela labomongikazi bayancedisa ngoba bayanikeza izeluleko zokuphila banikeze indlela zokuziphatha ezihlanzekileyo njalo bayagcina impilo yabantu babuye bakhe ukwethenjwa kulabo ababelaphayo.

ababona ngezempilakahle kuqakathekile ukuba abaphathe kahle izigulane njalo baziphathe ngokuhlonipha bahloniphe lowo lalowo obuya lohlupho lwakhe njalo babancedise njalo kume basebenze belobuqotho bebeleqiniso lomsebenzi wabo jalo baphinde basebenze ngobuncwethi bephakamisa ubucwephetshi obuphezulu

Abasebenza kwezempilakahle kumele bebelolwazi oluthile olokwelapha imkhuhlane etshiyeneyo abahlangana layo, njalo kumele behlale besiyafunda ukwelapha imkhuhlane emitsha etholakalayo. Lokhu kuyabasiza ukuba benelise ukunceda labo ababuyayo lemkhuhlane etshiyeneyo.

Indawo zokwelapha kumele zicasise ukuba zisinika sizo bani kumbe zelapha imikhuhlane yiphi layiphi lokhu kuyancedisa labo abaphathekileyo ukuba bengalahleki njalo kuyabanikeza ithemba ukuba bazakwelatshwa eduze.

Indawo lapho okuthengiselwa khona imithi kumele zibhalwe ukwenzela ukuba abantu babekwazi ukuba bengathola usizo duzane labo lokhu kubancedisa ukuba bengatshoni behamba imango emide besiyathola usizo ezibhedlela kodwa benelisa ukulifinyelela kuzo lezo ndawo ezingabe zithengisa amaphilisi.

Abasebenza emafamasi kumbe lapho okutholakala imithi yokwelapha kumele babelolwazi ngemithi eyabe ibhalwe ngodokotela lokhu kwenzela ukuba benganikezi izigulane imkhuhlane engayisiyo.

Indawo ezithengisa imithi ezingabe zinjengamafamasi. Azisizi kuphela ukunika abantu imithi ziyaletha inguquko etshiyeneyo ebantwini kuso lesi sigaba njalo ziyasiza ukuba abantu bahalae belolwazi oluthile ngezifo ezitshiyeneyo endaweni.

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi kumele ibe khona endaweni lapho efinyelelekwa khona iloba ngubani. Lokhu kunceda ukuba abantu bengahambi indawo ezikhatshana, benelise ukuthola uncedo lemithi abayidingayo eduze labo.

Indawo ezithengisela imithi yokwelapha kumele zibe seduze, ukwenzela ukubana lowo lalowo ongaphathekanga uyenelisa ukuya fika engahambanga ibanga elinde njalo kumele zibe lentengo phansi ukwenzela ukubana wonke umuntu enelise ukuthenga njalo azuze uncedo.

Indawo lapho okutholakala khona ezokwelapha noma imithi yokwelapha abantu kumele zibe layo imithi etshiyeneyo elapha imikhuhlane etshiyeneyo ukuze abantu bengatshoni behamba besiya ezibhedlela behamba imango omude.

Amakhemisi yindawo lapho okugcinwa khona njalo okuthengiselwa khona imithi. Kulapho abantu abathola khona imithi ebhalwe phansi ngodokotela kanye lezeluleko zokuba leyo mithi bangayisebenzisa njani. Abalulekile njalo ngoba abantu bathola uncedo olukhawulezayo njalo oluphangisayo.

Ukutholakala kwendawo ezithengisa imithi etshiyeneyo kuyanceda ukwehlisa ibanga labantu abanengi abahambayo besiya emakilinika besiyathola uncedo njalo kuyancedisa lalabo abangezwa kahle ukuba befika lapho bayatshelwa njalo bayachasiselwa ukuba imkhuhlane yabo injani njalo idinga ukwelatshwa yimithi enjani.

Zikhona indawo ezibekiweyo ukubana abantu nxa bengaphathekanga kahle emzimbeni benelisa ukubana beyefinyelela lezo zindawo lapho abangathola khona imithi engabangcedisa ukubelapha njalo lezo ndawo kumele zibe seduze ukuze zifinyeleleke kulabo abayaba bephatheke kakhulu bengenelisi ukuya esibhedlela

Ukuba lemikhankaso etshiyeneyo ebona ngezempilakahle kuqakathekile ngoba kuyayenza umphakathi lawo ubekhona kuzolezo ndawo usizwa ukuba bengaphatha njani eminye imikhuhlane abahlangana layo bengazange bafinyelela ezibhedlela

Umphakathi labezempilakahle bengahlangana bendawonye bayancedisana ekubeni bengalapha kumbe bengenqaba njani eminye imkhuhlane esikhona okweminyaka leminyaka njalo bayancedisana ukuba babone ukuba leyomikhuhlane ingavikelwa njani ukuze ingamemetheki.

Indawo elabantu abanengi kuqakathekile ukuthi imkhankaso yezempilakahle ihlale isenziwa njalonjalo. Lokho kuyabancedisa ukuba bakhumbule ukuba imikhuhlane ethile iphathwa njani njalo bakhumbule ukuba bengazivikela njani kweminye imikhuhlane babuye njalo babekwazi ukuthi impilakahle yabo bayiphatha njani ukuze bathole ukuphila.

Imphakathi kumele ithathele phezulu ukufundiswa ngabezempilakahle. Kumele bahambe ngobunengi babo, bayelalela. Ukuze bancedakale., njalo bathole ulwazi ngemithetho ethile mayelana lokwelapha. Lokhu kuyasiza ukuze labo benelise ukuzisiza uma behlangana lemikhuhlane.

Imikhankaso yezempilakahle iqakathekile ngoba iyancedisa ukufundisa abantu ukuba bavikele imikhuhlane ngokuhlala besendaweni ehlanzekileyo njalo benathe amanzi ahlanzekileyo, iyancedisa njalo ukuba itshele abantu ukuba bebohlala besiya ezibhedlela besiya khangelwa ukuze bethole ukwelatshwa kusasemasinya.

Kulemidlalo etshiyeneyo engasetshenziswa emkhankasweni yezempilakahle. Leyo midlalo ingancedisa ukuba itshengise abantu mayelana ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo ibuye ibafundise ukuba bengelapha njani leyo mkhuhlane

kumele abantu bendawo ezitshiyeneyo bahambe emkhankasweni lapho okuyabe kukhulunywa ngabezempilakahle lokhu kuyabancedisa ukuba babe lolwazi ngemikhuhlane ethile loba babe lolwazi ngomkhuhlane omutsha ongajwayelekanga ukuze bazi ukuthi lowo mkhuhlane unjani ubangelwa yikuyini njalo ungabuye uvikelwe njani ekumemethekeni

Ukwelaphela abantu ezindaweni ezifinyelelekayo kuyinto enhle ngoba kuyancedisa inani labantu abaya ezibhedlela, lokhu njalo kuyakhulula oDokotela besale belenani elilutshwana elokwelapha uma abantu bethola usizo ezindaweni eziseduze labo.

Ukufundisa umphakathi mayelana lezimisi lemithetho yezempilakahle yinto okumele ihlale isenziwa izikhathi lezikhathi lokhu kunceda ukuba umphakathi ubekwazi njalo uhlale ukwazi ungakhohlwa ukuba welapha njani eminye imkhuhlane abangenelisa ukuba banceda labo ngokwelapha.

Ukufundisana ngezempilakahle akufundiswa umphakathi kuphela lalabo abasebenza ezibhedlela bayafundisana ukuba bahlanganise imbono yabo lokucabanga kwabo ukubana babone indlela eyiyo engabe iqondile ukwelapha eminye imkhuhlane abahlangana layo endaweni yabo yokusebenzela.

Umhlaba wonke jikelele kulezifundo eziphathisana lokwezempilakahle. Izifundo lezo zifundwa ngokufanayo umhlaba wonke njalo zibuya zincedise abantu ngokufanayo umhlaba wonke. Lokhu kuyancedisa ukuba abantu emhlabeni wonke bathole uncedo olufanayo njalo imikhuhlane ibuye ilatshwe ngokufanayo.

Imikhankaso ephathelane lempilakahle kazulu ibalulekile ukuba yilowo lalowo ahambe kiyo njalo iyancedisa ukuba abantu bazi njalo bathole usizo olungabenza benelise ukuzelapha besemakhaya njalo babuye bathole lokuncedisa abanye abangabe bephila lawo. Lowo mkhuhlane ongabe uthe ubaphethe.

Imikhankaso yezempilakahle iqakathekile ngoba iyanceda ukuba ifundise ixuku elibanzi ngeskhathi sinye njalo iyenza ukuthi abantu bethole ukwelatshwa mahala lokhu kusehlisa intengo kulabo abazathola usizo kusehlisa njalo intengo yalabo abazathola imithi ukwenzela ukuthi abantu abanengi belatshwe ngeskhathi sinye.

Kuyinto enhle ukuba laba abasebenza kwezempilakahle basuke ezindaweni ezinjengezibhedlela lasemaclinika bahambe bengena ezindaweni lapho abantu abahla khona njalo lapha abantu ababuthana khona bebanengi bebafundisa ngezimpila kahle langemkhuhlane langokuba bengamisa njani ukumemetheka kwemikhuhlane angabe ithe yafika kuyo leyo ndawo.

Ukuxwayiswa kwezempilakahle kuyinto eqakathekileyo ngoba kuyenza lowo lalowo akhaliphe kulokhu okuyikho okumhluphayo njalo uyenelisa ukuya esibhedlela ayothola uncedo lokwelatshwa kulokhu okumhluphayo ahlale ekwazi ukuba ubulawa yini njalo kungelatshwa ngemithi enjani

Abancane abasakhulayo labo kuqakathekile ukuba bafundiswe ngezempilakahle, lokhu kuyabancedisa ukuba bakhule besazi ukuba bangazinakekela njani njalo babuye bazivekele njani ekubeni bengabanjwa yimikhuhlane ethile njalo bebekwazi ukuba imikhuhlane eminye bengayenelisa njani ukuyilapha besakhula

Ukumemetheka kwemikhuhlane etshiyeneyo kungangcediswa ngokuba abantu bahambe befundiswa ukuzinakekela njalo bedindiswa ukubana leyo mkhuhlane bengayivikela njani esigabeni sabo

Kulezinye indawo lapho abantu abangatholi khona usizo lwezibhedlela ikungakho kuqakathekile ukuthi labo abasebenza ezibhedlela bahambe kulezi zindawo ezitshiyeneyo bencedisa abantu bebelapha ngoba labo bantu abayenelisi ukufinyelela ezibhedlela.

Indawo lendawo bakhona abangenelisiyo ukufinyelela ezibhedlela lasemaklinika ingakho kuqakathekile ukuba ababona ngezempilakahle benelise ukuyafinyelela kuzolezondawo bancedise abantu babanikeze usizo njalo babuye babelaphe bebanike lemithi eqondileyo.

Kulemikhankaso etshiyeneyo engenziwa ngabantu ukuba balimukise izigaba lezigaba ngemikhuhlane ethile engabe imemethekile kuleyondawo. Imikhankaso le iyancedisa abantu ukuba bazi izeluleko zokuthatha njalo bahlale bezivikela.

Ubudlelwano phakathi kwabantu ababili kuyinto eqakathekileyo, njalo kuqakathekile ukuba bahloniphane njalo bazwisisane. Lokhu kuyabangela ukuba babe lempilo enhle njalo bakhululeke engqondweni yabo.

Ababona ngezempilalakahle njalo besebenza kuyo leyondawo, kuqakathekile ukuba benze imkhankaso, besenza ngokungamaqembu okuncinyane, ukuze bafundise abanye ukuba bengaziphatha njani, njalo labo abakulawo maqembu bengasuka lapho bayefundisa abanye. Lokhu kuyanceda ukuba imfundo ifike ebantwini abanengi kodwa isukele emaqenjini amancane.

Indawo ezibona ngezempilakahle kumele zibe lamabhakane atshengisa ukuba lapha kwenziwa ngokwani lokho kuyancedisa ukuba abantu bathole usizo njalo bengalahleki babekwazi ukuba bengaqonda ngaphi ukuze basizakale okuqondileyo.

Impilakahle yabantwana abangamankazana iqakathekile. Ngoba iyabancedisa ukuba benelise ukuzizwa beyamkelekile kwabanye bengahlali bekhathazekile. Ingakho kuqakathekile ukuba ababona ngezempilakahle baqakathekise impilo zabantwana, ukuze abantwana labo bazizwe bephilile. Ikakhulu labo abangamankazana.

Ukusebenzisana njalo lokubambana kuyinto eqakathekileyo kwezempilakahle lokhu kuyayenza ukuba labo okuyibo abancedakalayo bathole usizo njalo bezwe belosekelo uma abantu bengabambana njalo babuye besebenze ndawonye

Ukuya esikhathini kwamankazana kuyinto okumele abempilakahle bebone ukuba bayayifundisa kabanzi. Lokhu kuyancedisa ukuba abantwana abangamankazana bezizwe behlanzekile, njalo bezizwe besamkeleka emphakathini.

Labo abasebenza ezibhedlela kuqakathekile ukuba bancedise omama abasanda kukhululeka ngokubanakekela njalo babancedise ukubeni benganakekela njani abantwana babo. Lokhu njalo kuyenza omama laba behlale bekhululekile njalo ingqondo zabo zikhululakile ngoba bayazi lukhona uncedo.

Impilo ephathelane lokuzala njalo lokuhlela kwezimuli iqakathekile ngoba iyancedisa ukuba abantu behlale besazi, njalo iyabancedisa ukuba bahlele izimuli zabo ngezkhathi ezithile, ingakho kuqakathekile ukuba umphakathi ufundiswe ngayo leyo mpilo ukuze kuncedakalwe.

Ezibhedlela kumele kube yindawo ekhululekileyo, indawo eyanza ukubana labo abangaphathekanga kahle benelise ukutshela labo abasebenza kuzo lezo ndawo izinto ezibahluphayo kungakhathelekile ukuba baphethwe yimkhuhlane kodwa bekhulume lokokwenza ngempilakahle yabo kugoqela lempilakahle yokuzala lokuhlela izimuli.

Impilo yokuzala ibalulekile ngoba ivikela impilo yabantu iqiniseka ukuzala okuphephileyo njalo ithuthukisa impilo yomphakathi wonke ifundisa impilo yabomama ekubeletheni lekukhulelweni njalo ibuye ifundise abantu ngokuhlela umdeni.

Ezempilakahle kumele zibone ukuba kulogatsha olumisana ngezempilakahle njalo olusapota impilakahle yabomama lokuzala lokhu kuya ncedisa omama bazizwe bekhululekile Njalo bahlele imndeni yabo ngendlela eqondileyo bengela kwesaba

Impilakahle yamankazana asakhulayo njalo akhombayo iqakathekile njalo kuqakathekile ukuba abantwana abangamankazana bafundiswe ukusebenzisa izitsha noma ukusebenzisa ama pads lawo angabancedisa ukuba kulowo mkhuhlane ungamemetheki njalo bancediswe kahle

Ukuqakathekiswa kwabantwana abangamankazana kuyinto esimemetheke umhlaba wonke. Lokhu sokuncedisa ukuba amankazana lawo athole amathuba afaneleyo ekufundeni njalo abuye athole njalo abuye athole amathuba afaneleyo kwezempilakahle lokuthola ukwelatshwa.

Ababona ngezemidlalo kumele bazinakekele njalo kumele bethathe imithi efanelane lalokhu abakuyenzayo. lokhu kuyancedisa ukuba behlale bephilile njalo benelise ukuba bedlale imidlalo etshiyeneyo ebangabe beyidlala.

abadlalayo imidlalo etshiyeneyo kubalulekile ukuba banathe amanzi lokhu kuyabancedisa ukuba imizimba yabo isebenze ngendlela efaneleyo uma umzimba ulamanzi ayeneleyo njalo kuyakhuthazwa labo abalahlekelwa ngamanzi ngendlela ezitshiyeneyo ezingaba njengokuginqa ukuba banathe amanzi ukwenzela ukuba umzimba uhlale ulamanzi

Ababona ngezemidlalo bahlala bephilile ngoba imidlalo abayenzayo engabe ifana lokugijima loba ukudlala ibhola, iyancedisa ukuba behlale izifuba zivulekile izitho ezinjengamaphapho zivulekile njalo igazi lihlala lisebenza lifinyelela izitho zonke. Lokhu kuyancedisa ukuba umuntu aphile kuhle.

Laba abona ngeze midlalo balemithi abayithathayo njalo balemithi abayinikezwayo elungiselwe vele ukwelapha labo abahlanga lemkhuhlane ephathelane lezemidlalo kuyangcedisa ukubana belaphe njalo bedlale besilile

Ikhona imithi ethathwa ngabantu ababona ngezemidlalo. Leyo mithi ayidingi ukuba uze uyi nathe kodwa uyenelisa ukuyigcoba phezu kwalapho umuntu ayabe esizwa khona ubuhlungu. Lokhu kuyancedisa ukubana asiliseke masinya.

Ukwenza imidlalo etshiyeneyo lakho kuyancedisa ukuba umuntu aphile, kuyelula amathambo njalo kuyabuya kuvule ingqondo lokhu kusenza ukuba umuntu aphile impilo enhle njalo aphile impilo ende.

Labo abenza ngezemidlalo, kuqakathekile ukuba bebelemkhankaso lapho abafundiswa khona ukuba bengaphatha njani imikhuhlane engabavelela uma besenza ezemidlalo noma lokho okuphathelane lezemidlalo. Lokhu kuyabancedisa uma bengaphatheka kumbe balimale ,bayenelisa ukuzelapha njalo labanye abaphila labo bayenelisa ukubelapha.

Kwezempilakahle kuqakathekile ukuba bebekhona odokotela ababona ngezemidlalo njalo odokotela ababona baphinde belaphe labo abadlalayo. Lokhu kuyancedisa ukuba kwezemidlalo kubekhona abantu abasizayo njalo abancedisa abadlalayo ukuba baphiwe imithi efaneleyo lemithi eqondeneyo lokwezemidlalo

Endaweni zokudlalela imidlalo etshiyeneyo kuqakathekile ukuba kube khona ababona ngezempilakahle ukuze nxa kukhona ophathekayo loba olimalayo ngesikhathi semidlalo, benelise ukufinyelela baphinde bamsize ngesikhathi.

Ukwenza imidlalo etsiyetshiyeneyo kuyancedisa ukuphila impilo ekhululekileyo, njalo uphile impilo oyizwa ilokuthokoza lokujabula. Lokhu kuyancedisa njalo ukuvikela imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngokuhlala ungumuntu oyenza ezemidlalo.

Ababona ngezemidlalo kubalukekile ukuba bazinakekele njalo banakekele lemizimba yabo kubalulekile njalo ukuba bathathe leyo mithi efanelwe ukuba bathathe ezakubancedise ekudlaleni imidlalo etshiyatshiyeneyo engabe bedlala kiyo.

Ikhona imithi ethathwa ngababona njalo labenza ezemidlalo. Leyo mithi iyabancedisa ukuba bathole amandla njalo babuye bathole okusetshenziswe yiyo leyo mithi ekubeni besiya ekudlalweni yabo etshiyeneyo.

Ukubakhona kwemitshina yabantu abayenelisa ukuzelapha emakhaya .Sokusize kakhulu ngoba sokwehlise inani labantu abaya ezibhedlela njalo abahamba imango emide .Lokhu kunceda ukuba abantu sebesenelisa ukuba bazelaphe noma bengaphi udokotela ebaxwayisa kuphela ukuba benze njani .

uma umuntu engezwa kahle uyenelisa ukuba axhumane lo dokotela wakhe ekhatshana lokhu kuyamncedisa ukuba elatshwe esendlini njalo engahambanga ibanga elide ukuze ayethola uncedo njalo uyenelisa ukuba udokotela amtshele ukuba angenza njani abuye athole mithi bani ngenxa yokuba leyo mtshina uyafinyelela udokotela lapho oyabe ukhona

Ukwelatstshwa kusetshenziswa imitshina engabe ifana labomakhalekhukhwini sekuncede abantu ukba benelise baxhumane labodokotela besendaweni ezikhatshana lokhu sekubamcedile njalo ukuthi bangadlalisi izimali besiya ezibhedlela kodwa benelise ukufinywlela odokotela balatshwe kumbe bakhulume lokho okubahluphayo benelise ukuncedwa.

ukubakhona kwemitshina efundileyo sekubangele ukuba odokotela benelise ukulapha abantu besizindaweni ezitshiyeneyo njalo sekubangele ukuba abantu benelise ukuxhumana labo dokotela babo besezindlini zabo bathole usizo babuye babhadale besezindlini

Inhlanganiso ezibona ngezempilakahle zabantu umhlaba wonke jikelele, ziyancedisana njalo ziyabonisana ukuba zingelapha njani noma zingasiza njani laba abalemikhuhlane abasendaweni ezitshiyeneyo ukuze bathole ukuncediswa ngendlela ezifaneleyo njalo ezifanayo umhlaba wonke jikelele.

Ukuhlolwa kwemikhuhlane usekudeni noma usendlini sekuqhelile umhlaba wonke jikelele. Lokhu sokuncedise ukuba umuntu engenelisa ukubakwazi ukuba ubulawa yini esebenzisa umakhala ekhukhwini leminye imitshina engaba isetshenziswa njalo lokhu kuyakuncedisa ukuba ungabi uhamba umango omude usiya ezindaweni zokuthola usizo.

Imitshina eqeqetshileyo njalo encedisa ezokwelapha kumele isetshenziswe ngobunono langokuqaphelisa ukuze ikhiphe imiklomela lemphumela eziqondileyo njalo ibuye incedise abantu ngokuqondileyo.

Ukusetshenziswa kwe-technology kwezimpilakahle kuqakathekile ngoba kunceda ukuba abantu baxhumane labodokoteka babo bekhatshana. Kuyagcina isikhathi lemali yokuhamba njalo kuyanceda kakhulu abasemaphandleni abangelazo izibhedlela eduze.

Kulobucwephetshe obutshiyetshiyeneyo kwezempilakahle osobungena obuncedisa labo abasebenza kwezempilakahle lalabo abaphathekileyo ukuba baphilisane kuhle njalo babuye bancedisane ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo njalo lokuba ingaphathisana njani baphinde babone ukuba yiwuphi umkhuhlane njalo ungelatshwa njani.

Ukuvalwa kwemitshina etshiyeneyo encedisa abantu ukuba bazelaphe besemakhaya. Selincedile kakhulu bezempilakahle ngoba sekusehlisa inani lemthwalo yabantu ezibhedlela lokhu njalo kubancedisa ukuba bezelaphe besemakhaya besehlisa lomthwalo kubodokotela owokwelapha abantu.

Kwezempilakahle kulobucwephetshe obusetshenziswayo osobuncedisa ukiba abantu bebone ukuthi kuyini bengaphatheki njalo bengancediswa njani ukuthi belatshwe lobubucwephetshe sokusenza ukuba ukulatshwa kwabantu kube lula njalo kube masinya

Imithi yesintu iqakathekile kwezempilakahle ngoba iyancedisa ukuvikela eminye imikhuhlane ebingathi ukuvuka phakathi kwemizimba njalo iyancedisa ukuhlanza phakathi komzimba ibuye njalo ibe iqakathekile kwezempilakahle lango kuphila komuntu.

Isikhona imithi yesintu esivunyeziwe leyomithi isitholakala endaweni lapho okuthengiselwa khona amaphilisi njalo labo dokotela uuma beselapha sebevunyezwa ukuyisebenzisa leyo mithi. Lokhu kusenza ukuba ukwelapha kube masinya.

Ukufakwa kwemikhuhlane yesintu ukuba isebenze kanye kanye lemikhuhlane yesilungu sekuncedisile kakhulu ukuba kuncedise ukwelapha eminye imikhuhlane lapho imithi yesintu engenelisi khona ukwelapha.

Eminye imithi yesintu ayidingakali ukuze igejwe phansi kusetshenziswe impande. Eminye imithi yesintu ikhona, abantu bayisebenzisa imihla lamalanga wonke .Lokhu kuyancedisa ukuba bavikele ezinye izifo ezingathi ukuvuka.

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi yesikhiwa kuqakathekile njalo ukuthi imithi yesintu layo ibuye itholakale lapho ibekhona abantu benelise ukuyithola ngentengo eqondileyo ukuze kweneliseke ukuthi abantu belapheke kusetshenziswa imithi yesintu.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuba kubekhona imithi yesintu, ezancedisa ukumemetheka kumbe ukwelapha imikhuhlane engabe ungenelisi ukwelatshwa yimithi eqeqetshileyo lemithi yesikhiwa. Ukuba khona kwemithi yesintu ezibhedlela kuyancedisa njalo ukumisa eminye imithi engabe ifuna ukuhlasela.

Ababona ngezempilakahle kumele bavumele ukuthi imithi yesintu lemithi eqeqetshileyo kusebenze ndawonye. Kumbe kusebenze kanye kanye. Lokhu kusenzela ukuba leyi eqeqetshileyo, yelaphe lokho okubonakala ngodokotela. Le eyesintu yenelise ukulapha lokho, okungabonakaliyo.

Imithi yesintu iqakathekile empilweni zabantu ngakho kuqakathekile ukubana abantu bajwayele ukuyisebenzisa leyo mithi yesintu ukuze bebelempilakahle enhle bebelempilo ende njalo baphile bengaguli.

Eminye imithi elaphayo ayitholakali ezibhedlela kuphela iyenelisa ukutholakala endaweni lapho okuphilwa khona iyenelisa ukudliwa njengesitshebo njalo ukubuya igcolwe ihlanganiswe lokunye ibe yimithi ephilayo leyi mithi njalo iyancedisa ukwelapha okunye okungeke kwenelise ukwelatshwa yimithi yesikhiwa.

Ukubakhona kwemithi yesintu kuyancedisa njalo ukuba umuntu ahlale ekhululekile. Ukugqagqilwa yimithi etshiyeneyo endaweni zokuphilela kuqakathekile ngoba kwenza umuntu ahlale ekhululekile njalo ezizwa ejabulile ngoba leyo mithi kayisebenzi ukwelapha ngaphakathi kuphela njalo iyancedisa ukwelapha ukuba umuntu ahlale ephilile lasegqondweni ngokuyibona nje.

Imithi yesintu idlala ibanga elikhulu kwezempilakahle ngoba imithi yesintu ibivele ikhona kusukela nini lanini kungakafiki imithi yesilungu, ingakho kuqakathekile ukuba abantu bathathe imithi yesintu kanye lemithi yesilungu ukuze kusebenze ndawonye ukwelapha imikhuhlane ethile.

Ukwelatshwa ngemithi yesintu akwelaphi kuphela . Kuyasiza njalo ukuba abantu bahlale besazi imithi yesintu etshiyeneyo ebancedisayo hatshi ukwelapha imikhuhlane kuphela kodwa ukuba bathole impilo ende njalo impilo enhle.

Izihlahla ezitshiyeneyo zingasetshenziswa njengemithi yesintu njalo iqakathekile imithi yesintu ngoba idlala indima ezinengi ezitshiyeneyo ekunakekeleni impilo yabantu ikakhulu imphakathi yasemakhaya. Iyelapha okunengi njalo iyaqanisa umzimba njalo itholakala lula ngentengo engathini.

Ababona ngezokwelapha kutshenziswa indabuko baqakathekile ngoba ngaphandle kokusebenzisa imithi yesikhiwa eqeqetshikeyo bayancedisa abantu ngokubatshela yiphi imithi yesintu engabelapha bengazange bafike esibhedlela njalo baphile impilo ende.

Imithi yesintu iqakathekile ingakho kuvamile ukuba izimilele yodwa ingahlanyelwanga. Ingakho kuqakathekile ukuba lapho abantu abahlala khona kube lezihlahla ezitshiyeneyo ezemithi yesintu. Lokhu njalo ukubakhona kwezihlahla lezinkuyancedisa lokwelapha ngenxa yomoya ovela lezo lezozihlahla

Eminye imithi yesintu iyancedisa ukwelapha imikhuhlane engeke ibonakale ngamehlo labodokotela, njalo iyancedisa kwezempilakahle ukuba umuntu athole ukuphila kuhle engahambanga esibhedlela wayahlolisiswa, njalo iyancedisa ukuba umuntu azizwe ekhululekile emzimbeni wakhe engadingi ukunatha amaphilisi.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuba labodokotela abenelisa ukwelapha imithi yesintu odokotela bebelolwazi olothile Ngokusebenziswa kwayo leyo mithi ukuze bancedise abangaphathekanga noma labo abayabe belemikhuhlane efuna ukwelatshwa Ngemithi yesintu Kuyancedisa njalo ukwehlisa inani labantu abagulayo

Imithi yesintu mihle ngoba usungayithola noma kungaphi njalo iyabe ingentengo ephansi kuyancedisa njalo ukuba bengafinyeleli kakhulu besiya ezibhedlela uma belayo imithi yesintu benelisa ukuzithathela njalo bebuye besizakale bengayanga ezibhedlela lasemakilinika.